Umwigisha arikumwe n’abanyeshure mu kibuga bakiniramwo umupira w’amaboko, umwigisha ahagaze imbere yabo ariko arababwira ivyo bakora, abanyeshure bambaye impuzu yo kwinonora imitsi bamwe bambaye ikabutura abandi bambaye i pantaro, bambaye n’ibirato.

Abigisha batatu bahagaze mu kibuga gishaje bariko barakina umupira w'amaboko inyuma y'ikibuga hateye ivyatsi vyinshi harimwo abanyeshure bamwe bariko baratambuka abandi barahagaze inyuma yabo hariho igiti kinini, kandi kirekire iruhande hariho n'ishure.

Urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bavuye mukazu ka sugumwe gwarashaje kubera rusigaye gwarahinduye ukuntu rusa imbere murigwo rusigaye gwirabura impande naho hasigaye hasa icatsi kandi mubisanzwe siko gwari rusa.

Ishure rifise akazu ka surwumwe kamaze gusaza kubera ntamiryango ikiriko, kuruhande rumwe rwonyene nirwo ruriko umuryango, impande naho aho abanyeshure b'abahungu bakoresha naho ntihagikomeye kubera amatafari yarabomotse, hasi naho ntihagikomeye , n'amarangi yarabomotse.

Ku musarani w'ishure, imiryango yaho irashaje, ntiyugarika. Umuyobozi w'ishure aheruka gutegeka yuko umunyeshure azokwinjira mu kazu ka sugwumwe azokwegerako umuryango hama hejuru ace ahashira agapapuro k'isuku, kamenyesha yuko harimwo umuntu.

Kw'ishure aho umuryango wo k'umusarani ahaja abakobwa ikiyo caramenetse, hejuru hr'agapapuro kagaragaza ko aho hantu hinjira abakobwa gusa, impande har'irindi dirisha, hajuru hari umweñe winjiramwo umuyaga.

Murukarabiro aho abigisha bakoresha iyo bavuye mu kazu ka sugumwe harasa neza cane, kubera hasi harahanaguye no ku mpande y'impome harahanaguye na ho nyene hejuru y'idirisha hose harasa neza, kandi abigisha ni ho bakoresha.

Umugwi userukira ishure mumu kino w'umupira w'amaboko, uriko urakina uri mukibuga, indorerezi nazo ziri hanze zambaye n'impuzu z'ubururu ,umunyeshure ateye hejuru igitsindo kirinjira aho batsindira , abanyeshure nabo bari hanze bariko barabashigikira.

Abanyeshuri bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari mukibuga bariko barakina umupira w'amaboko hanze yikibuga hari ivyatsi hamwe n'ibiti binini kandi birebire ntandorerezi zihari ziriko ziraraba umukino.

Abanyeshure bambaye impuzu zokwinonora imitsi bamwe bariko baratambuka bagende abandi bahagaze bariko barakina umukino w' abakobwa witwa mabigibigi hasi har' ivyatsi hakurya naho hari amashurwe n' ibiti.

Ikibuga c'ishure kirimwo abanyeshuri beshi cane baje bambaye impuzu zo kwinonora imitsi hamwe n'ibirato abanyeshuri bamwe bariko barakina umupira w'amaboko abandi bariko barakina umupira w'amaguru hasi hateye ivyatsi vyishi impande hari ibiti kandi binini birebire.

Urukarabiro abanyeshure bakoresha iyo bavuye mu kazu ka si ugumwe mu kwisukura mbere yo gusubira mw'ishure harahindutse, kubera hasigaye hirabura ahandi na ho hasa ikigina, kandi n'imiringoti izana amazi na yo nyene nta yigihare.

Bazombanza n'umwana w'umunyeshure yiga mu mashure y'intango, ari mu kibuga yambaye impuzu yo kwinonora imitsi hamwe n'abanyeshure bigana barikumwe n'umumenyereza w'umugwi userukira ishure, bahagaze mu kibuga c'umupira w'amaguru bafise n'igikoresho bakoresha mu kwimenyereza ,harimwo ivyatsi hakurya haramashurwe n'ibiti.

Abanyeshure baje ari beshi bambaye impuzu zokwinonora imitsi bahagaze hanze y'ikibuga nk'indorererezi batera intege abanyeshure bariko barakina urukino hanze y'ikibuga naho hari ibiti vyinshi kandi birebire bitotahaye.

Nijimbere ni umunyeshure akina umukino w'umupira w'amaboko akina mu mugwi userukira ishure ari mu kibuga hamwe n'abandi banyeshure bagiye gukina n'irindi shure indorerezi zicaye inyuma mu gitutu ziriko ziraraba mu kibuga.

Abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi hamwe n'ibirato, bari mukibuga bariko barakina umupira w'amaboko, umwe afise umupira mukiganza ,abandi bariko bariruka, indorerezi zaje kubashigikira zicaye hanze munsi y'igiti ,harimw'inzu ifise amabati atukura.

Mu mahiganwa y'amashuri umurwi userukira ishuri mu mupira w'amaboko uriko urakinana inguvu nyishi n'umwete mwishi abanyeshuri nabo bahagaze hanze nk'indorerezi kandi bariko baratera intege umurwi w'ishuri hakurya hariho abandi banyeshuri bariko bariko barakina umupira w'amaguru.

Ubwiherero harasa nabi cane ariko impande yaho hari ibikoresho vy'isuku, hari n'amacupa n'ibase nazanye ariko ntibarakora isuku, ubwiherero iruhande yo aho naho nyene hari ahantu hasa neza ariko hasi ntihasa neza.

Ku kazu ka siugumwe ko kw'ishuri hejuru handitse igitsinagore canke igitsina gabo hari n'akamenyetso kerekana ahantu umuhungu bamucafye n'akandi kamenyetso kerekana hirya yuko hashafye umukobwa n'akamenyetso kerekana umuryango umuhungu yinjiramwo mu kazu ka siugumwe na hariya ahantu umukobwa yinjira imbere y'akazu ka sugumwe hari ivyatsi n'ubucupa buri hasi.

Umugwi nserukira shur' ukin' umupira w' amaboko wazany' abakinyi, bariko bariruka mu kibuga banonor'imitsi, ugiye guhiganwa n' ayandi mashure, abarorerezi barihanze bater' integ' abakinyi kugirang' uyumuns' abanyeshure batang' intsinzi.

Abanyeshuri benshi bambaye imyuzu zo kwinonora imitsi bamwe bicaye ku ruhande rwo hino ku ntebe ari benshi ku murongo imbere yabo ari ivyatsi abandi bari ku ruhande rwo hakurya na bo nyene bari ku murongo bari aba kwibarabara hagati yabo uruhande rwo hinon ohakurya na we nyene hari ivyatsi hakurya bariya imbere yabo hari biti.

Abanyeshure barikumwe n'umwigisha wabo baje bambaye impuzu zo kwinonora imitsi hamwe n'ibirato vyo gukinisha umupira w'amaguru bari mu kibuga kidateyemwo ivyatsi ha kurya hari urupangu rurimwo n'ishure ,hejuru hari ibiti.

Abanyeshure bahejeje gukora isuku baca bazana ibikoresho vyisuku babisiga kurukarabiro ariko bagiye navyonyene batabikoreye isuku kandi umwigisha nivyo yari yababwiye nibaheza bace bagenda kurukarabiro ibikoresho navyo nyene babisukure

Abigisha bari mukibuga bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bariko barakina umupira wamaboko hakurya ahateye ivyatsi naho hari abanyeshure bariko barakina umupira wamaguru hanze yikibuga hari indorerezi zaje gukina umupira

Kwishure ugiye kubwiherero handitse amajambo atandukanya yuko hamwe haja igitsina gore ahandi hakaja igitsina gabo kugira abanyeshure bamenye kuhatandukanya umwe wese amenye aho yinjira inyuma y' ubwiherero hateye igiti kire kire.

Umusarani w'ishure uruguruye, umuryango urakeneye gusanurwa kubera waratanguye kwononekara. Umuryango magana hasi hasigaye harazanye ingese, k'uruhome naho haratanguye kwononekara kubera amarangi yatanguye kuvako. Nohasi aho abantu bahagarara nahonyene hasa nabi.

Ishure inyuma yaryo hateye ibyatsi hari n'igiti kiri impande y'akazu ka sugumwe, hagati hari ikibuga c'umupira w'amaboko, hino naho hari ivyatsi baciye, ariko hari n'udupapuro turi hasi, ntibarabiyora.

Abanyeshure bambaye impuzu zisa, bahagaze mu kibuga c'umupira w'amaboko. Babiri bafise imipira mu biganza vyabo, bahagaze ku murongo. Inyuma y'ikibuga hariyo abandi banyeshure bicaye, abandi bahagaze bambaye impuzu z'ubururu, inyuma yabo hariho akazu ka sugumwe gafise amabati atukura n'ibiti.

Umuryango wo ku musarani w'abigisha uruguruye, hasi bahakoreye isuku n'inyuma no hejuru, iruhande yaho hari igikoresho bakoresha isuku, idirisha ryo ku musarani rirugaye hejuru hasize irangi ry'umuhondo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko co kwishure kiracari ikizima, kubera ntikirasaza haracagaragara amarangi asize hasi hagati y'ikibuga n'isomero hari akayira akarengana, ariko ku ruhome rw'isomero haracari amarangi, ariko aravako, ariko arasaza.

Abanyeshure bari mu kibuga c'umupira w'amaboko bariko barinonora imitsi bakena umukino wo kwiruka bahagaze ku mirongo itatu umurongo wa mbere imbere yabo hari akadobo gatukura umurongo wa kabiri hari akadobo gasa umuhondo umurongo wa gatatu hari akadobo kera abanyeshure bariko bariruka umwigisha abaho amanota.

Umusarani w'ishure aho abanyeshure b'abahungu bakoresha haratanguye kwononekara kubera harashaje. Amarangi yarahindutse kuko hamwe hasa n'umuhondo ahandi harirabura ariko umuringoti umanura amazi kugira ngo utware umwanda mutoyi wowo uracakomeye.

Kumusarani aho abigisha b'abagabo bakoresha ntihasukuye neza kubera uruhande rumwe nigwo rumeze neza nokubihome hejuru harameze neza, hasi ariko harahinduye ibara kubera harirabura n'ahandi naho nyene harirabura.

Ubwiherero bwishure bagiye kubusanura kubera burashaje, ahantu abahungu bihagarika harashaje kuruhome amarangi yatanguye kuvako hakurya naho, abantu baba bagaragara kuko haragaragara ibiti n'inzu iriho amatafari ahiye.

Ubwiherero bw’abanyeshure ba bahungu bufise umuringoti w’amazi ufise ibara ry’icatsi. Hejuru y’umuringoti, hakubakishijwe amatafari ahiye. Hasi hari akanogo gatembana umwanda muto iyo bari kwihagarika.

Ubwiherero bwo mw'ishure ry'abisumbuye burasabwa ko babusanura, bwarashaje uruhome rwarononekaye, amatafari asigaye ari hejuru, ibati ryaratobotse umuco w'izuba uricamwo, ivyuma navyo vyazanye ingese, ku ruhome hamwe harimburutse.

Buhungu na Harera bari impande y'uruhome rw'ishure bari kuyaga, imbere yabo hari umuntu ari gutambuka, bari hafi y'ikibuga c'umupira w'amaboko, ku ruhande rwo hino hari ivyatsi n'amabuye, hakurya naho hari imodoka ziri impande y'ibiti, hakaba n'ikirere kirimwo ibicu.

Umugwi w'umupira w'amaboko userukira ishure, uhagaze mu kibuga bambaye impuzu zo gukinana kandi bose bambaye ibirato, ariko Tsinzi na Ntwari nibo bonyene bafise imipira mu biganza vyabo imbere yuko umukino utangura, indorerezi zirihanze y'ikibuga.

Mukunzi ikibuga c'umupira w'amaguru co kwishuri iwabo gifise amazamu afise amabara yera n'ayatukura ariko ahantu umunye zamu ahagarara ivyatsi ntibihari bisigaye kumpande gusa bishobora gukomeretsa mukunzi kubera ariwe akina ari umunye zamu.

Nahayo yambaye impuzu zo kwinonora imitsi hamwe n'abanyeshure bagenzi biwe bakaba bariko barakina umupira w'amaboko, kure y'ikibuga hakaba hari ibiti n'amazu, abandi banyeshure bari hanze y'ikibuga baraba umukino.

Abana bari gukina umupira w'amaguru mu kibuga kirimwo ivyatsi vyinshi, ku mpande hakikijwe n'ibiti n'amashurwe, abana bamwe bambaye ibirato abandi ntavyo bambaye, hejuru yabo hari umugozi umanitse, Kandi hagati y'ikibuga n'ibiti hari akayira.

Ishure ryuguruye umuryango rikaba ririmwo intebe zonyene zigaragara, nta mwigisha canke umunyeshure arimwo, ku ruhome hamanitse ikarata y'isi, ikindi gikaratasi kikaba cahomotse gishaka kuvako.

Urukarabiro rwubakiye mu nzu rufatanye n‘ uruhome, hejuru rusakaye, hari n‘ ivyuma bifashe ku nkingi y‘ inzu, niho abanyeshure bakarabira iyo bavuye mu bwiherero imbere yo gusubira mw‘ ishure kugira ngo bagende bisukuye.

Icumba abanyeshure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi aho abanyeshure bigira hateretse igikoresho kiri mw'ishusho y'umuntu giteretse ku gakoresho kirabura gafise n'umuringoti utukura hakaba hateretse n'icupa hamwe n'akabido yera.

Sinzi nkabo hamwe n'uwundi munyeshure bari mucumba aho bigira ivyirwa bijanye n'ubushakashatsi, bariko barakora imimenyerezo imbere yabo hateretse ibikoresho sinzi nkabo afise agacupa muntoke inyuma hari ikibaho canditseko i ruhande hari mashini nyabwonko.

Mu cumba ci vyirwa vy'ubushakashatsi harugaye umuryango n'amadirisha arugaye amatara niyo ariko araka hari intebe zihari ariko nta mwigisha ahari ntanumunyeshuri ahari hejuru aho bashira ibikoresho vyabanyeshuri bigirako hari icuma gicamwo impwemu hamwe n'imiringoti icamwo impwemu.

Abanyeshure bari kumwe n'umwigisha wabo mu cumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi imbere yabo hateretse ibikoresho bigirako bambaye ntudukingira munwa hamwe N’udukingira amaboko kanyange afise ibintu ariko arakora myigisha yababwire.

Mu cumba, aho abanyeshure bigira ivyigwa vy'ubushakashatsi, musi y'aho abanyeshure batereka ibikoresho iyo bariko bariga, hari urutsinga rwera, rwarahiye ruca ruratonoka, impande yarwo hariho imiringoti iduza amazi, umwe usa icatsi uwundi urirabura.

Sinzoyiheba n' umwigisha yigisha ivyigwa bijanye n' ubushakashatsi ari mucumba aho bigira ivyo vyigwa akaba ariko arategura ibikoresho abanyeshure baza gukoresha mukugirango bige igihe cokwinjira mwishure nikigera.

Umwigisha arikumwe n'abanyeshure barahagaze ,bambaye udukingira munwa hamwe n'udukingora amaboko, mwigisha ariko arereka abanyeshure akarorero, mucumba c'ivyirwa vy'ubushakashatsi ,inyuma yiwe hariho abandi banyeshure umwe aricaye uyundi arahagaze, imbere yabo kumeza hateretse ibikoresho.

Kanakimana, ari mucumba c' ivyigwa vy' ubushakashatsi, afis' urupapuro muntoki yambaye n' ibikingir' amaboko kuruhande rwiwe, har'abandi banyeshure, inyuma yabo har' uwundi munyeshure, imber' aharik' arakorera haterets' uducupa tubiri bakoresha mugufat' ibipimo.

Nyandwi n'umwigisha yarikumwe n'abanyeshure yigisha mucumba cnivyirwa vy'ubushakashatsi, aca asohoka atugaye akabati babikamwo ibikoresho, n'ikindi bikoresho kimwe gifise umuringoti utukura aca agenda agisize hanze atakibitse.

Icumba bigiramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi. Harimwo intebe zigaragara ata muntu azicayeko, kandi munsi y'aho batereka ibikoresho, iyo bariko bariga, hari umuringoti w'amazi uduza amazi iyo bariko bariga.

Umwigisha ahagaze mucumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi yambaye ibirato vyirabura ashaka kumenya impanvu amazi ataduga hejuru aho abana bakorera ivyigwa, munsi harabomotse ahantu hari imiringoti ibiri, umuringoti umwe usa icatsi uwundi urirabura niyompanvu amazi ataduga.

Umuyobozi w'ishure yubakishije ububati bushasha mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi aho babika ibikoresho, hakozwe mu vyuma, kandi bahasize irangi ryera, imiryango y'akabati iruguruye ariko nta kintu na kimwe barabikamwo.

Icumba kirimwo intebe abanyeshure bicarako hakaba harimwo n'ibikoresho abanyeshure bakoresha mugihe bariko bariga ivyigwa vy'ubushakashatsi. Umuryango uruguruye, idirisha rirugaye. Hariho n'igipapuro kimanitse k'uruhome abanyeshure bakoresha mur'ivyovyigwa. N'iruhande yaho hariyo ikindi gipapuro; Musi hateretse imashini nyabwonko.

Umusore ari mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi, amadirisha arugaye ariko n'ibitambara vy'ubururu ariko aravanga imiti ashiramwo n'impwemu akongera akabishira mu macupa no miringoti kuko nivyo bikoresho bigishijwe gukoresha mu mashure na mwigisha nivyo yaberetse.

Mu cumba bigiramwo ivyirwa vy’ubushakashatsi hateretse ibikoresho abanyeshure bigirako biri hejuru umuryango urugaye n’amadirisha arugaye hari ibikoresho gusa abanyeshure ntibahari ntanumwigisha ahari hakongera hakaba n’igikoresho gifise umuringoti utukura ucamwo impemu.

Mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi hari abanyeshure benshi bari kumwe n'umwigisha wabo barahagaze bambaye udukingiramunwa hamwe n'idukingiramaboko imbere y'aho batereka ibikoresho hari uducupa n'agakarato hamwe n'igikombe gisa n'ubururu Kanyange ni we afise ibikoresho ariko arakora imyimenyerezo.

Iyo abanyeshure bahejeje kwiga mucumba c'ivyigwa c'ubushakashatsi, umwigisha aca afata ibikoresho akongera akabisubiza mu kabati akabibika n'intebe yazishize musi yaho batereka ibikoresho, hasigaye ibikoresho bikeyi n'ivyo atarabika n'umuryango yawugaye.

Nduwayo ni umwigisha ari kumwe n'abandi bigisha bari mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi barindiriye abanyeshure ko binjira babigishe, bariko barategura ibikoresho abanyeshure bigirako, inyuma yabo hari intebe zigaragara ata muntu azicaye ko, hejuru amatara arikaraka.

Icumba c'ishure bakoreramwo ivyigwa vy'ubushakashatsi harimwo ibikoresho abanyeshuri bigirako hamwe n'intebe bicarako mu gihe bari kwiga. Umuryango w'ishure uruguruye ariko nta mwigisha canke umunyeshure ahari kubera ko haragaragara.

Ciza n'umwigisha wo mumashure y'isumbuye, akaba ariko arigisha abanyeshure mu cumba c'ubushakashatsi ingene ibikoresho babikoresha bashingiye kuvyigwa bize, kandi bakirinda guhuza ibikoresho bitarivyo, iruhande yiwe hahagaze umugenzuzi wabigisha.

Kankindi arikumwe n'umwigisha wiwe, ari kwiga ivyigwa vy'ubushakashatsi, ingene bakoresha ibipimo kugira ngo ntiyihende, bakaba bafise n'ibikoresho vyo m'ubushakashatsi, inyuma yabo hari ikibaho canditseko indome n'ibiharuro.

Ububiko bw'ibitabo, akabati ka ho gateretseko ibitabo, hejuru ku ruhome hari urupapuro ruhamanitse ruriko umuntu n'ibihimba vy'umuntu, nk'amenyo, ururimi, ijisho, amaguru, vyose bagenda bavyerekana n'aho biri.

Mu bubiko bw'ibitabo hateretse ikaziye y'ifanta, akabido, indobo, icupa ry'umuvinyu, n'agacupa k'amazi, hari n'umupira wo gukina w'amaguru uteretse hejuru y'ibitabo, hamwe n'urutsinga rwera ruva hejuru rumanuka.

Ububiko bw'ibitabo babusizemwo impuzu baza guha abanyeshure bazisiga bazizinze, hejuru bahamanitse ibikarato, hariho n'imatera izinze, hari n'akabati gafise ibiyo, ibitabo vyo ni vyinshi, bimwe ni bishasha ibindi birashaje.

Umusalani w'ishure ufise imiryango ishaje abanyeshure bamwe basigaye bifata ntibaze mu kazu ka siugumwe, kubera bagira ikibazo co kuza, ariko imiryango ntiyugarike n'abandi banyeshure bamwe bakarindira mu rugo.

Ikibuga c' ishure ntavyatsi kirimwo harimwo amabuye menshi hakurya hari umuduga uhagaze musi y' igiti impande y' uruhome hari n' akadogo k' icatsi kari hejuru y' icuma karimwo amazi yo gukaraba hakongera hakaba n' amazamu ashinze y' ivyuma abana bakoresha mu gukina umupira.

Ishure rikikujwe n' urupangu gwubakishijwe intsinga imbere yaho hari ivyatsi abana baratashe bavuye kwi shure kubera igihe co kugenda cageze imbere hari n' umufurege utembana amazi hari amabuye manini mwi barabara imbere mwi shure harimwo ibiti.

Ishure rifise amabati atanguye gusaza ,rikagira n' imiryango y' umuhondo n' amadirisha y' umuhondo , rikikujwe n'ibiti vy' iminyare nivyo bagize urugo navyo bitanguye gusaza kubera ibiti vyari biriko barabikuyeko kandi arivyo vyari bifasheko.

Ishure ryubatse rigeretse rikaba rifise amadirisha y'ivyuma atukura n'imiryango itukura hakaba hariho n'inkingi z'ivyuma navyo nyene bitukura, bubatse n'inzira abanyeshure bacamwo baduga mu gice co hejuru iyo bagiye kwiga.

Ishure rifatanye nurukarabiro hasi hari ikidengeri c'amazi ,kandi haranyerera hari n’ibinogo bihari inyuma y'ishure hateye ivyatsi no kuruhande hateye ibitoke, imvura yaguye niyo yatumye hari ubunyerere.

Kumusarani w’ishure baheruka kuhasiga amarangi mashasha kuruhome ubu harasa neza cane, n’imiryamgo bazanye mishasha imwe irugaye iyindi iruguruye, abanyeshure bahasize bataye ibipapuro hasi munzira bagenda batabikuye.

Ishure iri ahantu hagutse ifise ikibuga kinini kirimwo ivyatsi bike n' amasomero yubatse kumurongo afise amadirisha asa n' ubururu n' imiryango y' ubururu n' amabati y' ubururu imbere hubatse akazu kasugumwe impande hari ibitoke.

Ishure rirashaje kubera uruhande rumwe ntirusakaye rwatanguye kubomoka, iruhande hariho n'iyarara ryinshi musi y'igiti hariho n'iyindi nzu isakaye n'amabati mashasha imeze neza ifise igiti kirekire iruhande yaco n'iyindi nzu ndende ifise amadirisha menshi nayo ifise amabati mashasha.

Aho umuyobozi w'ishure akorera, ku muryango hasa n'umuhondo n'iruhande ku nkingi naho nyene hasa n'umuhondo. Hari intebe hanze, k'uruhome, hari intsinga z'amatara kandi ntamuntu ahari imbere n'inyuma.

Ishure rinini rigeretse kabiri, n'ayandi ari hasi, abanyeshure bamwe bari hanze abandi bari hejuru ku rwego rwa mbere. Ishure inyuma yaryo hari igiti, abandi banyeshure bariko baratambuka bakina.

Ku ruhome rwo mw'isomero hamanitse igipapuro kinini cane, kiriko ibicapo inzu, intebe, imeza, igiti, ikinga n'igikombe, vyanditseko n'amajambo yo mu gifaransa kugira ngo abanyeshure biborohere kumenya bitarinze bibagora.

Ishure rirakeneye gusanurwa kubera ku marembo umushinge waratanguye kubomoka n'amarangi asize ku ruhome rw'ishure nayo yaratanguye guhinduka asigaye afise ibara ryirabura hejuru winjira mw'ishure har’abantu babiri bahahagaze ku ruhande y'ishure hari umuduga uhagaze.

Icumba umuyobozi w'ishure akoreramwo hari intebe yirabura nziza cane, imeza irashashe iriko ibipapuro ikabako n'ibitabo, hariko n'agacupa karimwo isabuni bakaraba iyo bahejeje gukora kugira ngo imyanda iveko.

Igihe co gufungura kigeze kw'ishure, Ntore niwe yagiye kuzana imfungurwa, azizana azikoreye ku mutwe, inyuma yiwe Kanyange aza amukurikiye, kugira niyaruha aze kumwakira, imbere yiwe hari abandi banyeshure bari mu nzira bariko baragenda, n'abandi bahagaze impande y'isomero.

Isomero rishaje cane ridafise umuryango ririmwo intebe zidashemeye rifise n'idirisha ry'imbaho, imbere ku kibaho hariho ibicapo n'indome, ku ruhome hamanitse ibipapuro hejuru hasakajwe n'ivyatsi.

Abanyeshuri babiri bari mw'isomero bicaye ku ntebe imbere yabo hateretse ikaye bafise n'imashini nyabwonko muntoke yabo y'abanyeshuri bo mu mashure y'intango bakoresha kugira ngo bakwereko imimenyerezo abanyeshure kugira baze baronke ubumenyi ku mashini nyabwonko.

Abanyeshure bato bo mumashure y' intango bahejeje gufungura batwaye ibikoresho kubikorera amasuku arivyo bakoresha mugufungura abandi banyeshure bahagaze impande y' amasomero musi y' idirisha bamwe baricaye abandi bariko baratambuka.

Ishure rifise ikibuga kitagira ivyatsi, abanyeshure bari hanze bariko barakina bamwe bari munsi y’igiti abandi bahagaze impande y’amasomero, hari n’abandi bariko barinjira mukazu ka sugumwe n’abandi bariko barasohoka mukazu ka sugumwe, inyuma hari ikigega c’amazi hari n’amasomero yugaye imiryango.

Ishure riri ahantu hagutse; ku ruhome hamanitseko agasandugu, ku biyo vy'amadirisha naho hamanitseko ibipapuro, inyuma y'ishure hari igiti c'umukaratusi kirekire imbere hanze y'isomero naho hari intebe y'umunyeshure, hakurya hari ikigegea c'amazi ku mabati hari umureko w'amazi.

Ku marembo y'ishure, umuryango uruguruye, imbere hariho umuntu ahagaze hamwe n'abanyeshure bariko baratambuka. Ku ruhome rw'ishure handitseko amajambo hamwe n'ibicapo, kw'ibarabara naho hari umuduga uhagaze, hejuru y'uruhome rw'ishure naho hariho icapa.

Mana irakiza yiga kwishure risa neza rifise amarangi mashasha hejuru bahasize ibara ryumurondo hasi naho bahasiga ibara ryirabura rifise namadirisha ariko ivyuma umuryango uruguruye ariko hariko ibiyo kumadirisha ane vyaravuyeko kubera vyaramenetse

Ishure rishaje kubera rifise amasomero ariko amabati ashaje, iruhande hariho nirindi nsomero rifise amadirisha ashaje hamwe n’amarangi nayo nyene yononekaye, munsi hahagaze umwana afise ipine ry’ikinga akinisha. Hari n’ikigega c’amazi giteretse ku munshinge w’amabuye c’irabura gifise n’umurongoti w’amazi.

Umwigisha mushasha batuzaniye kw'ishure yakoresheje akabati iyo atashe asiga akugaye akagashirako n'ingufuri nayo nyene akayugara hejuru ahamanika agakarito karimwo ibikoresho abanyeshure bifashisha mu gukora amasuku.

Isomero ririmwo abanyeshure benshi b'imicuko mu muryango hagaze abavyeyi baje gutwara abana ngo batahanemuhira hejuru hari udupapuro tumatanye ku ruhome hacapvyeko ibicapo umwigisha yicaye imbere hari n'imeza iriko ibipapuro hejuru yiwe harimbonesha kuri.

Umwigisha wo mu mashure y'intango afise ubuhinga akoresha kugira abanyeshure bamenye ibiharuro n'indome n'ingoga, amanika ibipapuro hejuru y'uruhome, kugira abanyeshure bagume babibona hejuru yabo n'amaso kugira bibagume mu mutwe.

Abanyeahure bari hanze bariko barakina bamwe bariko barakina begereye amasomero, abandi bari musi y’igiti, hari n’abandi bariko barakinira kubikinisho abanyeshure babazaniye hari numwana ariko arakina yiruka, azunguruka kukintu gicapfye hasi c’umuzingi.

Umwigishabuzima yaje kare kw'ishure aca asanga yibagiye imfunguruzo z'akabati. Asubiye inyuma kuzizana muhira mugihe abandi bigisha n'abanyeshure ariho bakiza, binjiye gukwirikirana ivyigwa. Uwo nawe araza kugaruka asanga abanyeshure baje.

Ishure rifise umuhora munini kandi muremure usakaye, impande hari inkingi z'ivyuma zisa n'ubururu, hasi haratanguye gusaza kubera harimbaguritse, ku ruhome aho ivomo riri na ho nyene harasataguritse, hari n'ubukarabiro.

Nkezabahizi ni umunyeshure akunda kutibuka ivyigwa vyo k'umusi ukurikira, yaciye amanika urupapuro ku biyo vy'idirisha aho azoza arabibona kugira ntazosubire kuvyibagirwa, ashirako n'imisi n'amasaha bavyigirako.

Mw'isomero ry'abanyeshure biga mu mashure y'intango hejuru ku ruhome rwabo rurashaje bahamanitse igice c'igunira gicavyeko ibicapo kugira biborohereze kubifata ku mutwe bashirako inkorofani umupanga isuka hamwe n'ibindi.

Amarembo y'ishure ariko umuryango w'icuma ufise n'amapime mukuwugurura barawusuguma. Imbere hariho abantu bamwe bambaye impuzu z'umuhondo; hariho n'igiti kirekire musi hari amashugwe, hari n'inzira ifise umuryango mutoya hahagaze umuntu yambaye impuzu zirabura.

Akimana ishure yigako ryegeranye, naho abantu basengera, kandi hariho n'amasanganzira imiduga icamwo hubakishijwe umushinge w'amabuye mu gicapo c'umuzingi hari n'umuduga uriko uragenda mw marembo yaho abantu basengera.

Kumugoroba izuba rigiye kurenga abanyeshure bose batashe ntanumw’asigaye, Ikibuga kiragaragara, hahagaz’imodoka gusa n’umuntu arikw’aratambuka, mukirere ntabicu bihari hasa n’ubururu, hasi hari ibinogo n’amabuye.

Isomero rirerire risakajwe amategura inyuma hari ibiti birebire vy'imikaratusi n'umusozi uriko ayandi mazu inyuma imbere hari abanyeshure bamwe bariko baratambuka hari uwambaye agakingira munwa n'uwundi inyuma afise urupapuro muntoke iruhande yabo haramashugwe n'ivyatsi n'uwundi mwana arikukivuma ariko arakina.

Umwigisha wo mu mashure y'intango igihe abanyeshure basohotse hanze y'isomero bagiye kuruhuka bariko barakina nawe yaciye agenda mu kazu ka surwumwe umuryango w'isomero asiga awukwegeyeko ntiyugara kubera ingufuri yasize itugaye.

Ishure risakajwe amabati yubururu rifise amadirisha minini nurupapuru rumanitse kwidirisha rukagira numureko ufatanye numuringoti bimanukana amazi mukigega, inyuma yishure hari umurima n'igiti kirekire n'akazu kimbaho gafise ibati haruguru yishure harayandi mazu n'umurima hakaba n'ibiti vyinshi.

Ishure rifise ikibuga kiri hagati y'amasomero abanyeshure ntibari hanze hanze y'ikibuga hateyemwo ivyatsi n'amashurwe, ariko umurongo imvura yaguye ubunyerere ni bwinshi ni yo mamvu abanyeshure batasohotse.

Ntirampeba yashitse kw'ishure atevye asanga yacerewe ari kumwe n'abandi banyeshure hanze y'isomero, yegamiye uruhome ariko arinyegeza kubera yasanze umuryango wugaye, ariko ararungurikira mw'idirisha yagize ubwoba bwo kwinjira ngo umwigisha ahave amuha igihano.

Isomero ritagira umuryango rifise n'amadirisha atariko ibiyo harimwo intebe zitondetse ku murongo imbere hariko ikibaho hejuru haritara ririko riraka hanze y'amadirisha hariho umushinge munini wubakishijwe amabuye.

Ishure rifise amasomero amwe afise amadirisha, ariko ibiyo ayandi nta madirisha afiko ibiyo afise afise umuryango wera uriko ibiyo gusa imbere hari nkingi z'ivyuma bifise amabarara y'ubururu n'imbere hari ikibuga, ariko kitagira ivyazi.

Icuma kiba mwipini ry'imodoka ni co bamanitse ku giti bakigira ikengeri baikubitako ikindi cuma hama kikavuga gisamirana iyo bashaka abanyeshure yuko basohoka canke bagiye gutaha kugira babamenyeshe yuko igihe kigeze.

Abanyeshure bicaye mw'isomero bacereje, umuco uri kwinjira ari mwinshi cane, ni ibishobora gutera ikibazo abanyeshure begereye idirisha kubera kutabona neza ku kibaho, bigatuma n'amaso yabo ashobora kwononekara.

Mw'isomero ry'abana b'imicuko harimwo intebe nyinshi n'umwana hagaze, hari n'imeza ishashek'igitambara hejuru hateretse ko amakaye, amadirisha yaho aruguruye hejuru hamanitse impuzu z'abana bambara iyo habari mbeho.

Ngirente ni umunyeshure yicara imbere, imbere yiwe hari ikibaho n' umwigisha, ku ntebe yiwe hateretse ikaye yuguruye, n' igitabo cuguruye n' ikaramu itukura, n' ikaramu yirabura, n' ibindi bitabo biri hasi ku ntebe.

Mw' isomero harimwo ibido isa nabi abanyeshure bakoresha mu kuvomamwo amazi iyo bariko barakora isuku, basize bayiteretse mw' isomero kandi n' intebe zo mw' isomero nazo basize batazitondetse Ku murongo, hasigaye yuko bazitondeka Ku murongo.

Imvura yaguye kw'ishure, amazi ariko aratemba aca impande y'ahateye amashurwe, ku ruhome rw'isomero hari igipapuro kinini no ku biyo vy'amadirisha na ho nyene hari ibipapuro amasomero amwe imiryango irugaye irindi umuryango uruguruye hino hari vyatsi biteye n'amabuye.

Niyonkuru ishure ryabo rirasa neza cane ,rifise amarangi mashasha umuryango, Kumadirisha no kuruhome hejuru bahasize ibara ry'umuhondo ,hasi hasize ibara ryera no kunkingi imbere naho hasize ibara ryubururu Imbere naho hateye ivyatsi nyuma naho hateye ibiti.

Icumba abigisha bakoreramwo umuryango uruguruye kandi ufise ibara ryera no hakurya idirisha riruguruye naryo nyene hari umuco uriko urinjira mw'isomero ariko umwijima niwo mwishi kubera hatuguruye cane.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero hamwe n'ikibuga giteyemwo ivyatsi ariko ku ruhome ryaratanguye gusaza kubera amarangi yarahindutse, hasi harirabura n'impande y'akazu ka surwumwe kw'ivomo haraho harashaje.

Abanyeshure bari hanze y'amasomero bahejeje gufungura bamwe baricaye abandi barahagaze bariko baratambuka hariho n'abandi bafise ibikoresho bariko baravyoza ibikoresho bakoresha mu gufungura.

Ishure rifise inzira ndende kandi isakajwe n'amabati, ku ruhande hari inkingi z'ivyuma no ku mpande hateye ivyatsi, hari n'amabuye ari hasi, ifise n'uruhome rurerure kandi narwo runini, hari n'amashami y'igiti.

Amarembo y' ishure aruguruye, arimwo n' abantu baje gutora abana b' incuke ngo babatware muhira, kubera abana b' incuke ntibitahana. Ku ruhome hariho n' amajambo yanditseko, kw' ibarabara naho hari umuduga waje gutahana abanyeshure.

Ishure rifise ikibuga kinini cane rikongera kikagira naho abanyeshure bakinira umupira w’amaguru kubera hashinzemwo amazamu abana bakinisha, hino hateye ivyatsi, hakurya ntavyatsi bihari, hari n’umuntu ariko aratambuka mukibuga hongera hakaba n’amasomero.

Ishure rifise amasomero menshi asakajwe n'amategura hagati mu kibuga hateye amashurwe n'ivyatsi imbere n'inyuma na ho hari ibiti, kandi birebire mu kibuga hari abana bariko barakina bamwe bari kukivuma hari n'abandi bana bamwe bariko baratambuka umwe yambaye agakingira munwa hari n'akazu abana bakiniramwo kubakishijwe imbaho impande gafise amapine y'imodoka.

Nyandwi yiga kw'ishure ifise ikigega kinini cirabura ifishe umuringoti uva ku mabati uzana amazi hari n'amasomero afise amabati ashaje hari n'umwana ahagaze impande y'ishure.

Ku ishure abana bariko baratwara ifungurwa, bazinjiza mu masomero kuko igihe co gufungura kigeze, kandi ivyo bikaba bifasha abana kugira ngo, ku goroba baze kwiga badafise itiro canke baze kwiga bameze neza mu nda.

Akazu kasugumwe kegereye ivomo rya mazi, kw'ishure Kandi akazu kasugumwe kashaje kubera kuruhome amarangi yatanguye kuvako kandi nivomo ryamazi naryonyene ryarashaje kubera imiringoti izana amazi ntayigihari.

Niyonkuru ishure yigako uyu munsi abana batashe imvura yaguye nahantu yagiye ica haracaboneka kubera hasi haratose nomuvyatsi ahantu yaguye naho nyene hatose, inyuma y'ishure hari umusozi muremure uriko nibiti vyinshi.

Rwamaza ni umunyeshure aciye ubwenge mu gukora ibuharuro ari imbere y'ikibaho ariko arabikora kandi azi kugwiza akongera akamenya no guteranya niwe asigurira abandi bana batavyunva kugira ngo nabo ubushobozi bwabo bwiyongere.

Ishure ryubatse munsi yumusozi abana barihanze baratashe nyuma yivyirwa bamwe bafise amakaye muntoke hasi yikibuga hateye ivyatsi inyuma hari ibiti vyamashurwe hagati mukibuga hari ibendera umwigisha ariko aratambuka nawe aratashe mumasomero afise imiryango yubururu

Icumba kirimwo akabati gateretseko ibitabo, iruhande hari intebe n'imeza, hasi hari umutaka n'imashine iteretse ku meza isohora ibipapuro, ku ruhome hamanitse ikarata y'isi nizindi mpapuro, hejuru hari itara hasi hari agapapuro katakaye.

Ishure rinini ryagutse rigabuyemwo ibice bibiri, igice kimwe kiriho ishure rigeretse incuro zibiri, ahandi ni hepfo ivyumba vy'amasomero bibi, hagati harimwo ibiti, ahandi hari ivyatsi, hari n'ahantu hari udupapuro hasi.

Kuruhome rw'ishuri bahasize irangi rishasha hama baca bahandikako n'indome hamwe n'ibiharuro guhera ku ndome zivuga n'indome zitavuga ibiharuro navyo n'uguhera kuva ku busa kugera kw'icenda ivyo navyo bikaba vyigisha abana guharura no gusoma imbere yuruhome hakaba hateye ivyatsi.

Isomero rifise uruhome rushaje kubera rwaratanguye kwononekara, abanyeshure basize bahakoze isuku intebe bazitondetse ku murongo, hejuru hariho amatara, idirisha basize baryugurure, ku biyo hariko urupapuro rumanitseko, imbere hasi hariho n'ikaramu.

Icumba umurongozi w'ishure akoreramwo harimwo akabati gateretse ko ibikombe hejuru vyagiye bitsindirwa n'imigwi iserukire ishure mu mikino ibikombe bine vyatsindiwe n'umugwi ukina umupira w'amaguru ibindi bikombe bibiri gitsindirwa n'umugwi userukiye bishure mu mupira w'amaboko.

mwisomero hari kibaho canditse ko kandi gicapfye ko iruhande yacu hariho urupapuro rumanitse ku ruhome ruri ko ibiharuro kuva kuri rimwe gushika kwijana hama ku kibaho hacapfyeko ibihimba vy'abantu imbere yavyo bikaba vyanditse mu cyongereza

Ishure ryubatse ahantu hagutse rikaba rikikujwe n'imisozi myinshi; rifise n'ikibuga c'umupira w'amaboko, hakaba hateye n'ivyatsi vyinshi. Impande y'isomero hanze hari abantu bahagaze, hariho n'abandi bariko baratambuka.

Karinganire yiga mu mashure y'intango. K'uruhome rw'ishure ryabo bahacafye abana bariko barakina umupira w'amaguru, iruhande yaho hateye ibyatsi vyinshi. Babikoze kubera abanyeshuri bo mashure y'intango bakunda ibicapo.

umunsi wo gutanga amanota kwishuri abana bato batondana n'ababyeyi abanyeshuri barihanze bahigeje kubaha amanota hariho n'ababyeyi bafise ubushimwe bw'abana babo barabutanye bagiye babutwaye mu ntoke

Umwigisha yabwiye abanyeshure ntibasubire mw'ishure badakoze isuku kubera imbere y'isomero hasa nabi bagiye bashira ibipapuro hari n'amabuye ahari, abanyeshure baciye basohora akadobo batanguye kuza barashiramwo umwavu.

Imbere y’amarembo y’ishure, hahagaze abigisha, abandi bugamye izuba. Hagati mu kibuga, hashinze amabendera abiri. Hari ni vyatsi bike, ahandi hasigaye nta vyatsi bihari. Hariho igiti kinini gifise amashami menshi, musi yaco hahagaze imodoka ziri mu gitutu.

Karekezi ishure ryabo rifise amasomero menshi, ariko ikibuga caho na vyatsi birimwo ni ivugusa, ariko hari ibiti birebire, kandi binini aho abana bakinira hakikujwe n'ivyuma bifise amabara y'ubururu.

Ishure riri ahantu yisanzuye rifise ikibuga kinini gîte n' ivyatsi hari n' igiti kire kire n' ivyatsi musi hari intebe iruhande hari iyindi nzu ishaje hakurya hari imisozi mire mire ihanamye

Icumba kirimwo ibitabo vyinshi bitondetse ku murongo, kandi bigiye bigerekeranye hamwe n'intebe ziri kumwe n'imeza n'ibipapuro bimanitse ku ruhome vyanditseko hamwe n'ibindi bipapuro biri ku ruhome bicapyeko ibicapo.

Niyonkuru ni umwigisha w'ibiharuro n'igifaransa. Uyu munsi yatoye ingwa yera n'urubaho agwegeka ku ruhome acayandikako ibiharuro mu gitigiri imbere avyandika mu majambo ariko y'igifaransa.

Ishure rinini rigeretse incuro zibiri rifise n'ivyumba vy'amasomero vyinshi harimwo n'ikigega c'amazi. Urupangu rwarashaje, iruhande hateye ivyatsi, abanyeshure ntibari hanze, abigisha ntibari hanze.

Umwigisha yambaye impuzu zo kwinonora imitsi hamwe n'abanyeshure nizo mpuzu nabo bambaye bahagaze hagati yimodoka nyinshi zihagaze bakikujwe nivyuma hamwe n'ibiti binini kandi birebire umwigisha afise urutonde rwabanyeshure mu ntoke ariko arahamagara abatonze.

kw'ishure ry'imicuko, ibikoresho vy'abana bimwe biri hanze. Hariho n'ibikinisho vy'abana bimanitse ku mugozi, harimwo udupapuro twanditseko n'utundi ducafyeko. Hari n'umupira w'abana wo gukina n'amaguru uri mu mufurege.

Kw'ishure haje abanyeshure bavuye muri kaminuza bariko barakora imyimenyerezo m'umwuga w'ubwigisha bahagaze mukibuga abandi bariko baratambuka bambaye impuzu zirabura kandi zisa. Hakurya y'ikibuga hari umwana arik'arabaramutsa yambaye impuzu y'umuhondo. Munsi y'igiti hicaye umwigisha ahasanzwe ni kuntebe.

Kw'ishure ry'intango hariho n'abana bato abandi bari mu kibuga bariko barakina biruka, hasi hari ipapuro biri mu vyatsi mu kibuga, abandi bana bateruye ibase bayitwara mu masomero. Hakurya impande y'amasomero hariho n'abandi bana n'impapuro ziri ku madirisha zimanitse, inyuma y'ishure hariyo ibiti birebire.

Sibomana n’umwigisha w'ibiharuro abanyeshure baramukunda kubera atuma batahura ibiharuro n'ingoga, yasize yanditse ibiharuro kukibaho abanyeshure bazokwimura kugira ngo bazoze baravyiga kandi bamenye ibiharuro n'ingoga.

Karire n'umwigisha aza kw'ishure atwaye imodoka akayisiga hanze y'ishure ivyigwa biheze akongera akaza akayitwara. Karire arikumwe na Musaniwabo bari mu marembo y'ishure bagiye kwinjira mu modoka inyuma y'akazi, ariko inzira irimwo ibinogo n'amabuye.

Ntore ishure ryabo ni rinini kandi rikaba rigeretse incuro zibiri, rikaba rifise n'ivyumba vyinshi vy'amashure, Ntore ari hanze arikumwe n'abandi bana barindiriye abavyeyi babo ngo baze kubatora babatahane muhira, kandi ishure ryabo rifise n'aho abana bakinira.

Inyuma y'ishure rya Bakagabo bahataye umwanda mwinshi cane, ibipapuro ibicupa, hari n'icuma bahataye ,kandi buguruy'amadirisha mugihe inyuma y 'ishure bahagize mw'iyarara umufurege wuzuye umusenyi ,hamwe n'ivyatsi bisa nabi.

Abigisha bari hanze bariko bararamukanya impande yabo Hari imodoka ihagaze hamwe n'amashurwe, imbere y'amashure Hari abanyeshure hasi naho Hari amabuye mato mato ,amashure asakajwe n'amabati y'ubururu.

ishure ryaho rifise ikibaho gisa n'icatsi, umwigisha yanditse ku kibaho hari intebe zigaragara ariko ntizitondetse ku murongo, idirisha zifise ibiyo hamwe n'ivyuma bisa n'ubururu, hasi harasa neza cane abanyeshure bahejeje kuhakorera isuku.

Intebe y'umwigisha n'imeza yiwe babishize munsi y'idirisha ryuguruye, umuco nawo ni mwinshi ivyo bishobora kubangamira umwigisha gusoma mw'ikaye canke mugutabo ,umuco mwinshi ubabaza mumaso intebe yambere y'umunyeshure niyo yeregeye mwigisha aho yicara.

Amashure menshi ari k'umurongo umwe afise amadirisha y'icatsi n'imiryango y'icatsi hanze ntamuntu ahari imbere y'amashure hari amashugwe n'ibiti vyakuze cane n'ivyatsi bitotahaye.

Nindereye kwishuri ryabo n'umugerekwa wamatafari ahiye ufise inkingi nyishi zera amadirisha atukura n'imiryango itukura n'ivyima vyohejuru navyonyene biratukura ariko imbere yishuri ntavyatsi na bike bihari.

Ku marembo y'ishuri aruguruye imbereye yaho hari inzira, Ku ruhome handitseko amazina y'ishuri, Inyuma yaho hari igikaratasi kinini kimanitse ku mpome rwishuri kandi akaba ari amashuri agerekeranye afise amadirisha manini manini.

Umwana w'umunyeshure ahagaze imbere y'ikibaho ariko arakora imyimenyerezo y'ibiharuro, kandi nta mwigisha ahagaze ruhande yiwe ariko aramwereka ingene babikora. Ahagaze wenyene ntawundi muntu barikumwe, amaze gukora vyinshi.

Karire ishure ryabo rifise ibiti vyishi biteye hagati mu vyatsi, hari n' inzira iri hagati y' amashurwe menshi ateye ku murongo iruhande niho hubatse ishure, imiryango iruguruye ariko abanyeshure ntibarasohoka, havuyemwo Karire na Mutore nibo gusa bari hanze hagati y'amashurwe.

MANIRAMBONA n'umwigisha w'ikirundi ari imbere y'ikibaho afise igikoresho co mw'ishure ariko arigisha ingene bacagagura amajambo yambaye impunzu y'imirongo kandi ariko araraba kukibaho asoma indome n'ijwi riranguruye cane gose.

Abanyeshuri baratashe bavuye kw'ishuri bamwe biga mu mashuri yintango abandi biga mu yisimbuye kandi kw'ishuri hateye ivyatsi n'ibiti hari n'ikigega c'amazi gifise ibara ryirabura hari n'ikiraro c'ibiti gica hejuru y'umufurege.

Igiraneza ari hanze y'ishure afise ibikoresho vy'isuku, imbere yiwe hari abanyeshure n'inyuma yiwe hari abandi banyeshure, ku vyatsi vy'amashurwe hari impuzu yera, hari n'abigisha bahagaze imbere y'imiryango y'amashure, imbere hari n'umuferege w'amazi.

Igihe co gukina kigeze abana kw'ishure bari hanze Ntirenganya aciye aja kunywa amazi, kandi hasi haratose amazi aho yasesetse n'abandi banyeshure bariko baraza begera aho banywera amazi iruhande y'ishure hari ivyatsi n'ibiti.

Kw'ishure, abana bato bafise ibikinisho bituma abana batagira irungu, bamwe bariko barakina bari no munsi y'igiti, abandi begereye impande y'amashure, hari n'abantu bakuze nabo bariko impande y'ishure n'umwana muto ahagaze impande y'ibendera.

Niyibizi yiga mu mwaka wa gatanu mu mashure y' intango iyo hageze ko baja gukina aba yisanzuye n' abagenzi biwe mu kibuga kandi hari abanyeshure benshi nta mvura yaguye hasi mu vyatsi ntihatose ikirere gisa n' ubururu amashure aruguruye abigisha barimwo imbere.

Abanyeshure bicaye mw'ishure bifashe neza izindi ntebe ziragaragara ntamunyeshure azicayeko inyuma kuruhome hari igitambara cera, mw'ishure abana bariko bariga.

Iyo abanyeshure batashe isomiro basiga bayugaye umuryango bakawushirako ingufuri n'amadirisha yose basiga bayugaye, kandi kubiwe vy'idirisha bahamanike urutonde rw'abanyeshure imisi bakwerako amasuku buri musi baje kwiga.

Mwishure, abanyeshure bose bicaye banumye, nta n'umwe yemerewe kuvugisha uwundi. Umwigisha ni we wenyene ahagaze yambaye impuzu zitukura. Umunyeshure yicaye imbere yambaye isaha ku kuboko, yunamye araba kurupapuro.

Ababikira babiri bari imbere y'abana bicaye ku ntebe n'uyundi mwana yicaye mu gakinga k'abantu bagendana ubumuga, hakurya yabo hari igiti, n'ikirundo c'ibiti vyumye, hakaba n'ikigege c'amazi, n'intsinga z'umuyagankuba, n'amashure.

Ishure rifise uburebure bunini ariko rishaje kubera ko ahantu hasize irangi ryera, hamwe hasa ikigina, ahandi harirabura, hakurya y'ishure hariyo igiti, ivyuma navyo bisize irangi ritukura, imbere y'ishure hariho utubuye duto, hari n'ikirere kirimwo ibicu.

Icumba c'abigisha bakoreramwo, harimwo intebe, imeze, amakaye, n'ibitabo vyinshi cane, buri meza iriko amakaye y'abanyeshure bagiye gukosora, ku ruhome hamanitse impuzu z'abigisha hamwe n'ikirangamisi.

Nahayo na Harerimana ni bo baja kuzana imfungurwa, bakazizana mw’ishure, kandi baza bazikoreye ku mutwe. Iyo umwe arushe, uyundi aca amwakira. Imfungurwa bazishira mw’ibase bafungurira kw’ishure, kugira bige neza.

Kukibaho hari umwigisha ahagaze yambaye igitambara cera, n'amahereni yera, n'impuzu yera, akaba ahetse umwana k'umugongo ariko arasoma indome ku kibabaho. Iruhande naho hari uruhome gw'amatafari adahiye.

Ishure ririmwo intebe z'abanyeshure hamwe n'imeza n'intebe z'abigisha ku ruhome harashaje, kubera ko irangi rirononekaye imvura iyiguye amazi aca mw'idirisha akamanukira ku ruhome, kandi nta biyo biriko bikingira amazi ntiyinjire mw'ishure.

Igikinisho c'abana bakora mu mashashe bakaza barazingazinga amasashe menshi cane bakayabangira hamwe bakaca bayazingazingisha imigozi canke ibitambara bicikaguritse, abana bakawukinisha nk'umupira bakaza barawita umupira ubangishijwe amasashe canke umupira w'amasashe.

Abigisha NSABIMANA na NSHIMIYIMANA barahagaze mwishure imbere yikibaho canditseko bahaye ibipapuro abanyeshure bicaye ariko bose bamanitse n'ukuboko kugirango barabe umunyeshure atararonka igipapuro kubera arivyo bagiye gukoresha mukwiga.

Imodoka ihagaze munsi y'igiti kirekire, inyuma yayo hari indobo ifise ibara ry'icatsi, hasi naho hari amabuye, imbere y'imodoka hari uruhome rufise ibara ryera.

Umwigisha ahagaze imbere y'abanyeshure ariko arandika ku kibaho abanyeshure nabo bamwe bicaye baraba ku kibaho abandi nabo bariko barandika mu makaye yabo, hakaba n’abandi bicaye bari kuyogora kandi intebe zo mw'ishure ntizitondetse ku murongo.

Amashure afise amadirisha y'umuhondo ,ishure rimwe umuryango uruguruye irindi urugaye imbere y'amashure hateye ivyatsi n'amashurwe Kandi hari n'abana b'abanyeshure bahagaze hanze.

Aho abanyeshure bakinira umupira w'amaboko harasa neza cane, inyuma yaho hari n'aho abantu bugama izuba kubera ko harasakaye n'amabati hariyo n'abantu bari imbere y'imiryango bari hanze baraba ikibuga.

Ikibuga co kw’ishure gifise ivyatsi birimwo hagati ku mpande naho nta vyatsi bihari , hakurya naho hubatse amashure, imiryango y'ishure irugaye uwundi muryango uruguruye, mu kirere hari ibicu vyera.

Amashure yubatse ku murongo umwe igice kimwe amabati arashaje, abana barihanze inyuma haribiti vyinshi kandi birebire hino hateye ivyatsi abanyeshure barindiriye isaha yo kwinjira mu mashure baje kwiga bavuye kuruhuka.

Aho Mutima yiga hari amashuri menshi hateye ivyatsi vyishi ku mpande hari amashurwe kandi bahakoreye isuku kuko harasa neza hariyo ibiti bishinze bifise intsinga zu muyagankuba hari n'inzu ifise inkingi zi vyuma isakajwe n'amabati.

Mw'isomero hari intebe nziza zifise n'ivyuma zitondetse ku murongo, harasukuye no hasi ku ruhome harera, hari n'ikibaho gisa n'icatsi, umwigisha yagicapfyeko ibicapo, yanditseko n'amajambo asigura ivy'umuntu ariko araraba.

Akimana yicaye mw'ishure arikumwe n'abagenzi biwe bafise imashini nyabwonko bakaba bariko bariga kuyikoresha, iyo mashini nyabwonko ifise ibara ry'icatsi, iruhande yabo hari intebe igaragara ata muntu numwe ayicayeko, impande y'ikibaho hari abantu babiri, umwe aricaye, uwundi arahagaze.

Ishure risukuye risa neza cane, akaba ata mwanda na mukeya urimwo, kumpome harasize amarangi mashasha, kandi intebe zose ziracari nzima, hama zikaba zitondetse k'umurongo ariko nta muntu n'umwe arimwo.

Umwigisha petero afise akabati kiwe abikamwo ibikoresho asiga ko agashize koing ufuri yugaye hejuru y'akabati hari ibitabo n'agakaratu k'ingwa yagashize ku ruhome iyo ashatse arakunguruza akagatereka aho ashaka igihe mw'ishure bari gukora amasuku.

Abanyeshure bari hanze bamwe begereye amasomero abandi bahagaze mu kibuga ahantu hari ivyatsi hari n'uwundi munyeshure yaje kw'ivomo aho ariko arakaraba intoke yambaye ibirato abandi banyeshure na bo bamwe bariko baratambuka.

Bavugije ikengeri, abanyeshure baciye binjira mu masomero n'abandi basigaye bariko baranyaruka, hanze hahagaze umuduga. Mu vyatsi, mu kibuga hariho udupapuro turi hasi, hakurya hari ibiti n'ibendera.

Ishure rifise amasomero menshi yubatse ku murongo unwe rifise n'ikibuga kinini, hino nta vyatsi biteye hakurya niho hateye ivyatsi. Inyuma y'ishure hari ibiti birebire, mu kirere ibicu birirabura imvura ishaka kugwa.

Icumba abanyeshure bakoreramo ivyirwa vy'ubushakashatsi bahkoreye amasuku nta kinuna kimwe gihari kuki baho bahanaguye abo batereke ibikoresho mu gihe bariko bariga na wo nyene nta kinuna kimwe gihari abanyeshure bari hanze n'abigisha bari hanze.

Ishure riri ahantu hagutse rikaba rifise n'ikibuga kinini kirimwo udupapuro turi hasi, hamwe n'utubuye duto, n'ibiti vy'amashurwe biteye ku murongo, n'ikigega c'amazi, ku ruhome rw'ishure hariho imiringoti y'amazi.

Abanyeshure biga mu manyeshure yisumbuye iyo batariko bariga bahejeje bariko bararuhuka baca bakora isuku mumashure yabo no muburaro aho basazwe barara hamwi n'impuzu zabo bakazimesura kugira ngo umunsi ukwirikira w'amashure bazoze baragenda bafise impuzu zimeshe.

Mw'isomero hari intebe n'akabati kariko agakarato hejuru .Akabati k'umwigisha Ntirampeba .Iyo atashe, asiga akugaye agashirako ingufu ya mbere n'ingufuri ya kabiri, zose akazugara kubera abanyeshure basigaye bamwiba.

Muremyi yigisha abanyeshure ivyo ubuhinga ngurukana bumenyi kw'ishure aho akorera yahasize imashini nyabwonko ziteretse kumeza impande yaho hari intebe inyuma ku ruhome hariho n'akabati k'icuma gateretseko ibikarato hari n'izindi mashini nyabwonko yasize apfunitse n'isashe yirabuwa.

Mu gihe abanyeshure bari hanze ikibaho c'inyuma kimanitseko urupapuro umwigisha yaje afise ingwa zera aracandikako ikibazo c'ibiharuro, abanyeshure baza gukora bagarutse babikora bari mu mirwi.

Abanyeshure bashika kara bazindutse baca bamanza bagakubura n' intebe bakazitondeka kumurongo kukibaho naho bakahahanagura imbere yo kwinjira kandi umuryango baba bawuguruye kugira ivumbi risohoke.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy' amasomero hamwe n' abanyeshure bari hanze bamwe barahagaze abandi bariko baratambuka hari ivyatsi bihateye n' ahandi hateye amashugwe ari kumurongo hamwe n' ibipapuro biri hasi impande y' abanyeshure.

Abanyeshure imbere yo kwinjira mwisomero baramanza bakahakubura bagatondeka n’intebe zose inyuma kukibaho kumpande bakahahanagura umwigisha agaca yinjira nabo bakaca bamukurikira inyuma yiwe.

Ishure rigeretse rifise umureko umanura amazi mu muringoti inyuma yaryo hateye igiti ku rupangu hafatanye n'ivyatsi impande na ho hari umufurege utembane amazi kwibarabara hagaze imiduga iri ku murongo imbere haribendera.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, hagati rifise ibiti binini kandi birebire, ku mpande hari amashugwe, ku rundi ruhande hari ivyatsi bikeyi ariko birimwo umwanda kuko hariho udupapuro turi hasi, amashure amwe amwe ageretse ku yandi.

Ishure rinini rifise uruhome rurerure cane, rufise n'amadirisha afise ivyuma n' ibiyo, hakaba hariko n'imiringoti imanura amazi mu bigega biri hasi, mw'ivyo bigega bikaba bifise imiringoti ica iyasohora hanze, hariho n'itsinga z'umuyagankuba.

Ishure rifise ikibuga kinini kandi cagutse kirimwo n'ibiti vyinshi. Hakaba hariho n'igiti cubakiye ku ruhande, hamwe n'umuduga uhagaze impande y'amashurwe, n'ivyatsi biteye mu kibuga, hamwe n'ibendera rishinze mu kibuga.

Ishure rishasha risa neza hejuru amabati aracasa neza, n'umuringoti, n'umureko vyose biracari bishasha, inyuma hari impuzu zimanitse kuvyuma, n'inyuma hari n'ivyatsi bihateye, hariho n'umunara uriko intsinga.

Kw'ishure har’akazu karimwo ishusho ya Bikira Mariya, niho abanyeshure bifashisha kuza gusenga mu gihe batabonye umwanya canke badafise uburyo bwo kuja gusengera hamwe n'abandi, ivyo bikabafasha mu kugira bongere bakurikire ivyigwa vyabo.

Abanyeshure bashitse bacerewe bariko baranyaruka ngo binjiye mu masomero, kubera abandi bariko bariga. Umwigisha w'indero ariko aragenda ku marembo y'ishure, ahagarike abasigaye, kugira ace abaha igihano n'uwundi munsi ntibazosubire gucererwa.

Kw'ishure abana baratashe abandi barahagaze n'abandi baricaye, hari n'umunyeshure yicaye arik'anwa amazi. Ku kibuga c'ishure hamwe hatey'ivyatsi ahandi naho ntabihari, kuko har'amabuye nubutaka bigaragara. Inyuma y'ishure abandi bana baracariho.

Abanyeshuri bariko barakina umupira w'amaboko, ariko nta ndorerezi zihari, impande y'ikibuga c'umupira har'igiti, inyuma y'igihome co kw'ishure har'ibiti vyinshi birebire n'inzu y'amabati atukura.

Kagoma yiga kw'ishure rifise ikibuga kinini. Hariho umuntu ariko aratambuka inyuma yiwe hariho igiti, iruhande yiwe musi hariho ivyuma bikikuje aho abana bakinira. Hejuru hariho urutsinga rw'umuyagankuba ruhaca.

Ishure rishaje rikeneye gusanurwa kuko amarangi yatanguye kononekara kandi ibiyo vy'amadirisha bimwe vyaramenaguritse, amashurwe yahungurukiye hasi abanyeshure ntibarakora amasuku, hari n'amabuye atondetse hasi.

Umukuru w'ishuri yubakishije ibindi vyumba vyamasomero aho abanyeshuri bazoza barakorera imyimenyerezo imbere yaho hari ikibuga giteyemwo ivyatsi n'urundi ruhande rutarimwo ivyatsi impande hariho ibiti n'ahandi hari amabuye kandi ishuri rifise n'amarangi mashasha.

Mu cumba hari intebe n'imeza ata muntu avyicayeko. Hari n'ivyuma bisa n'ubururu bigeretseko ibitabo. Hari n'inkingi y'inzu imanitseko urupapuro. Hasi hari igikarato, ku mpande, hari imashini nyabwonko igeretse ku meza.

Ishure rifise ikibuga kinini cane ariko kidateyemwo ivyatsi, harimwo amabuye, ku mpande hateye ibiti. Hagati mu kibuga hariyo imodoka, hejuru hari ikirere gusa n'ubururu. Nta munyeshure ari hanze, nta mwigisha ari hanze.

Ishure ry'abanyeshure bisumbuye rifise uburaro aho abanyeshure baryama bavuye kwiga, rikagira n'amadirisha menshi n'imireko imanura amazi, nayo ni myinshi ikagira n'irembo rifise umuryango w'icuma.

Abanyeshure bisumbuye ishure ryabo ryatanguye gusaza wegera kumushinge amarangi yatanguye guhinduka hamwe hasa ikigina Ariko wegera hejuru haracari hazima kandi amarangi aracamez neza kuko ni mashasha imbere yishure hari ivyuma bisa n'ibara ryera kumpande nimbere aho hari amabuye menshi Ariko naho matoyi.

Ishure rirasa neza cane, barikoreye amasuku. Riteyeko ivyatsi vyinshi hagati hateye n'ibiti vy'amashurwe n'ibindi biti vy'imyembe, hari n'impene iriko irarisha mu vyatsi kandi abanyeshure ntibahari n'abigisha ntibahari.

Isomero ryuguruye umuryango rifise intebe nyinshi zitondetswe ku murongo n'izindi zidatondetswe ku murongo harimwo n'akabati, hejuru hari amatara, amadirisha nta bitambara biriko, umuryango urashaje kuko ikiyo caramenetse, abanyeshure bagiye badakoze amasuku.

Keza yicaye ku kirundo c'umusenyi hamwe na mugenzi wiwe. Karire ahagaze imbere yabo, inyuma y'iwe hari ibuye rinini. Impande yabo bakikujwe n'ivyatsi, hariho n'uducupa turi hasi. Inyuma yabo hariho n'igiti kirekire.

Abantu benshi bahagaze mukibanza kimwe, har'intebe hamwe n'imeza iriko ibikingirw amaboko hamwe n'imashini nyabwonko; Musi har'ibirato biteretse kugikarato cera; Hari n'iyindi meza igeretseko imashini nyabwonko irikumwe n'intsinga; Hejuru hasakajwe ibiti vy'amatete.

Ishure rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero bigabuyemwo ibice bibiri ,igice kimwe cubatse kigeretse ikindi ntikigeretse, hagati hateyemwo ibiti birebire k'uruhande harimwo ibya tesi bikeya n'amashurwe make hariho n'ibipapuro biri hasi.

NIZIGIYIMANA niho agishika kw'ishure, yaje yacerewe. Mu kibuga hariho umwigisha ariko aragenda avugira kuri terefone yegera ibendera aho rishinze. Iruhande rwo hino hariho ivyatsi bikeyi biri impande y'amashurwe, no hakurya impande y'amasomero hariho ayandi mashurwe.

Abanyeshure babiri bahagaze impande yinkingi ryishure inyuma hari amashurwe ahateye n'ivyatsi hari n'amabuye ari hasi hakurya mukirere ibicu birera ibindi birirabura hari n'ikirere gisa ubururu.

Ku marembo y'ishure hari umuryango w'icuma hubakishijwe n'amatafari ahiye imbere hari ivyatsi hamwe n'umufurege utembana amazi n'imbere mw'ishure naho hateye ibiti birebire kandi binini.

Kanyange n'umwigisha, ishure yigishako ryubatse rigeretse, ni rinini, kandi rifise ivyumba vyinshi vy'amasomero, ari musi ariko aratambuka impande yiwe hari inkingi z'ishure ariko zatanguye kwononekara kubera amarangi yera ariko asigaye asa ikigina, inyuma yiwe hari umuryango usa n'ubururu n'idirisha risa ubururu, hejuru mu kirere, naho nyene hasa ubururu.

Ishure ryegeranye n'ibarabara ry'ikaburimbo, kw'ishure hariho abanyeshure bahagaze hanze abandi bariko baratambuka hamwe n'abicaye n'uwundi yegamiye uruhome gw'isomero, kwibarabara hariho abantu bariko baratambuka n'imiduga iriko iragenda kw'ishure hateye ivyatsi nohanze kwibarabara naho nyene hariho ahantu hari ibiti no kw'ishure naho hari ibiti.

VYUKUSENGE iyo hageze gutaha ajana n' abandi banyeshure bagenda baravuga ivyo bize bibukanya ivyigwa MWUNGERE nawe arabarindiriye yambaye umupira w' imbeho inyuma y' ikubuga c' umupira w' amaboko hahagaze imodoka.

Nzopfabarushe ni umwigisha ishure akorerako rifise amabati mashasha, hagati mu kibuga hateye ivyatsi n'amashurwe menshi, hari n'ibiti bihateye, hari n'impuzu zanitse ku vyuma bihari abigisha bambara iyo bari mukazi.

Imisi yo gukora ibibazo iyo igeze kw'ishure umwigisha acabwira umunyeshure atora ingwa aje ku kibaho yandike hama imisi bazoza barakorerako ikibazo n'itariki hamwe n'ivyigwa bazoza barakora kugira vyorohereza abanyeshure kwiga, kubera ntibaze baravyigiya a rimwe.

Rukundo Yashitse yacerewe kw’ishure asanga abanyeshure bose binjiye , n’abigisha binjiye, ishure ryabo ryegereye ibarabara ry’ikaburimbo kandi mw’ishure hari ivyatsi hari n’abana begereye kuruhome bariko banw’amazi.

Kw'ishure abanyeshure bamwe bari hanze bariko baratambuka abandi bari impande y'amasomero barahagaze, imbere yabo hateye amashurwe, iruhande hari igiti kirekire. Ku kibuga nta vyatsi bihari, inyuma y'ishure hari igiti kinini kiriko intsinga z'umuyagankuba n'itara hejuru.

Ishure rikikujwe imbere n'inyuma n'ibiti vyinshi bihateye hakongera hakaba n'ivyatsi, hari n'akayira kagenda kegera aho ibendera rishinze ariko ibendera risigaye ryarashaje hakenewe, ko bazana rishaha.

Mu marenbo y' ishure harimw' umunyeshur' arik' arasohoka, ku mpande har' amazu y' ubucuruzi, hari n' abantu bari munsi y' umutaka barinw' abaguzi n' abagurisha, bariko baravugana kubijanye n' ibiciro, hejuru mu kirer'ibicu birirabura.

Ishure riri ahantu hagutse ariko rikaba rifise ikibuga kinini giteyemwo ivyatsi Hagati mu ikibuga hashinzemwo ibendera ryigihugu cu Burundi iruhande hateye amashurwe hari nimodoka munsi yigiti ziri mu gitutu.

Abanyeshure biga mu mashure yisumbuye bicaye hanze ku ntebe ari benshi cane umunyeshuri umwe afise igitabo muntu ke gisa umuhondo bariko bararaba imbere bamwe bicaye musi y'igiti, kandi bose baracereje.

Mw'isomero hari intebe nyinshi zitondetse ku murongo umuryango wuruguruye n'amadirisha aruguruye hejuru haritara imbere kukibaho haranditseko amajambo harin n'umuco mwinshi hasi harasa neza bahakoreye isuku nta myigisha hari nta n'umunyeshuri hari.

Kw'Ishure ivyumba vy'amasomero bituguruye, k'uruhome noku nkingi zishure Naho hasigaye hari umwanda, imbere y'ishure hari Igiti c'umwembe kihateye, mukibuga hari ivyatsi bikeya, kuruhande rwohino hari udupapuro turi hasi, hari numufuregi utembana Amazi.

Isomero rifise intebe nyinshi, ririrmwo n'abanyeshure babiri bicaye bafise amakaye imbere n'ikaramu bariko bariga. Isomero rishaje kubera ko ibiyo vyo ku madirisha vyaramemetse, no hasi hari ibinogo harimbururutse, n'ibiyo vyo ku muryango navyo nyene vyarashaje.

Icumba kirimwo akabati gateretseko ibitatabo, imeza, intebe, imashini nyabwonko zigeretse ku meza, amadirisha yuguruye, hejuru hari amatara n' isashe yirabura ifunitse imeza.

Kumarembo y’ishure har’inzu y’ubucuruzi, abanyeshure niho bakoresha kuza kugura ico bashaka, hahagaze abaguzi babiri bariko baravugana n’umucuruzi ibijanye n’ibiciro Kandi imbere y’ishure hari igiti kirekire.

Ishure ryubatse impande y'ibarabara rifise urupangu rushaje kubera hejuru haratanguye kwirabura n'uruhome rw'ishure narwo nyene rurashaje kubera ahantu hari amarangi yera naho hasigaye hasa ikigina harimwo amatara amanitse ku ruhome hejuru hari ikirere kirimwo ibicu vyera.

Ishure ryegereye ibarabara ry'ikaburimbo amarembo yose arugaye, kandi ku ruhombe na ho hari ibintu bihanditseko hari n'ibindi bihacavyeko rifise n'inzu y'ubucuruzi iruhande hariho umuntu ahicaye imbere hariyo ibiti birebire inyuma hari igiti gishia inze gifise n'insinga z'umuyaga nkubu.

Ku marembo y'ishure hari umuryango w'icuma, urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye, imbere n'inyuma hateye ibiti birebire hamwe n'ivyatsi, hariho n'inzu abanyezamu bicaramwo, hariho amadirisha ku mpande zose, hejuru hamanitse icapa cera canditseko amajambo mw'ibara ry'ubururu.

Nahayo ni umwigisha mwishure ryimicuko, iyo bagiye kwigisha abanyeshure aramanza akaja Imbere kukibaho kitanditseko ikintu na kimwe agaca umurongo umanuka nuwundi mirongo umanuka agaca yandika itarike yuwo munsi iruhande naho hari urutsinga rwa matara rumanuka.

Musonera yiga kw'ishure rifise ibiti vyinshi kandi birebire hateye n'amashurwe hamwe n'ivyatsi hari n'inzu nini abanyeshure n'abigisha bakoreramwo inama n'amabendera atatu ashinze mu vyatsi hakaba n'inzira abanyeshure n'abigisha bacamwo iyo bari kugenda mu masomero.

Isomero ririmwo abanyeshure bicaye kuntebe hakaba hari n'izindi ntebe ziri inyuma zitagira uwuzicarako zifise n'imeza imbere yabanyeshure hari umwigisha ahagaze impande yikibaho canditseko.

Ishure ryigisha abantu bakuze abanyeshure bicaye mw'isomero imbere yabo hari umwigisha ahahagaze ariko arasigura ivyigwa inyuma yiwe hari ikibaho canditseko inyuma y'abanyeshure hari umuntu afise imishatsi myinshi yicaye imbere mu muryango hariho umuntu ahahagaze

Akoabaganwa na gahungu baje bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, kubera bagiye gukora ikibazo co kwinonora imitsi basanze amarembo yuguruye, kandi ku ruhome hasi hari amabuye bafise n'icizere yuko babona amanota menshi.

Ishure risa neza rishajije rifise isuku ku mpande hateye ivyatsi n'ibiti birebire hagati hari inzira yinjira mu masomero hagati mu vyatsi hashinze amabendera atatu harimwo niryo igihugu cu Burundi.

Ishure rifise ikibuga kinini, ariko kitarimwo ivyatsi harimo amabuye i ruhande y'ikibuga hateye amashurwe ari ku murongo inyuma y'ishure hateye ibiti n'imbere yaho hareho handi hantu hateye ibiti harin' akazububatse musi hugamamwo imiduga.

Icapa gifise ibara ryera canditseko amajambo mw'ibara ry'irabura. Handitseko izina ry'ishure n'ivyigwa bigisha hariko n'ikirangantego c'igihugu c'Uburundi inyuma hari uruhome rw'amatafari ahahiye hamwe n'ibiti vyinshi.

Icumba kiremwo abavyeyi hamwe nabigisha barikumwe nabanyeshure biga mumashure yisumbuye abanyeshure bicaye imbere bariko barakina umukino wokubazwa ibibazo hama bagaca batangura kwishure ningoga umunyeshure azakurusha abandi niwe atwara agashimwe kanini

Umwigisha wo mumashure yintango , imbere yokwigisha abanyeshure uko bandika iryungane aramanza akabigisha imperekeranya namajambo agizwe nimperekenya nukuntu bateranya amajambo bigaca bivamwo iryungane.

Hanze y'urupangu rw'ishure hari imiduga myinshi cane hari n'abana bariko baratambuka ba camu kibuga c'umupira w'amaboko hari n'umuntu, ariko aratambuka na we aca mu nzira yibarabara hari n'imodoka itwara abantu muri rusange hino y'ikibuga hasi haracafuye harima banda.

Ishure rinini rigeretse incuro zibiri, ku ruhande hahagaze imiduga impande y'igiti, inyuma hateye ivyatsi, aho bamena iyarara, hariho n'ibindi vyatsi baharuye bagenda batabiyoye, inyuma hariho n'ikibuga bakinirako umupira w'amaboko.

Kw' ishure abanyeshure bamwe bariko barataha; hari n'abandi bariko baraza. Abandi banyeshure bicaye k'urundi ruhande; hari abandi bahagaze. Ivyatsi biteye ku ruhande rumwe. Ku ruhande rwo hakurya naho hateye amashurwe. Imbere y'ishure hari giti kirekire gihari; inyuma y'ishuri naho hari inzu ndende ifise ibiyo vy'ubururu

Igikoni c'ishuri, harimwo amasafuriya menshi atondetse k'umurongo kandi afundikiye. N'idirisha ryo mugiko riruguruye, ariko harimwo umwijima n'umwotsi uriko urasohoka uciye mw'idirisha. Abakozi bo mu gikoni ntabahari.

Abanyeshure baracari mu Masomero hanze hariko Haratambuka Abarimu gusa, ku kibuga nta vyatsi bihari aho ibendera rishinze hakikujwe n'amabuye, impande yaho hari ibiti birebire, n'ibindi bimeze nk'amashurwe.

ishure rinini rifise ivyumba vy'amasomero vyinshi imbere rikaba rifise ivyatsi kumpande hateye ibiti birebire urupangu rwa gwera ariko rwaratanguwe gusaza hari n'ikibuga c'umupira w'amaboko abana b'abanyeshure baza kwinonera ku imitsi

ishure rinini rigeretse inshuro zibiri rifise amadirisha asa n'ubururu n'imiryango isa n'ubururu hino hateye ibiti vy'amashurwe bitondetse ku murongo ikibuga caho nta vyatsi bihateye, ku muryango w'amasomero hagiye hamanitse udupapuro.

Ishure ryubatse rigeretse munsi hariho umuntu yicaye yambaye impuzu y'umuhondo n'ibirato vyera imbere yiwe hari imeza iteretseko igitabo ku marembo y'ishure hari icuma hejuru hariho urutsinga rw'umuyagankuba ishuri rifise ikibuga gito kandi kirimwo amabuye.

Nzoyisenga ni umwigisha wo mu mashure yisumbuye yahaye imyimenyerezo abanyeshure acahagarara impande y'umuryango w'isomero umanitseko ibipapuro kugira arabe abanyeshure bose uwunobera ace amuha igihano

niyibigira ni we munyeshure yakoze isuku mw'isomero uyu munsi imbere yo gukora isuku yamanje iyegura intebe azishira ku ruhande hama abona gukubura nyuma yugurura amadirisha kugira intumo isohoke kugira ataza kurwara indwara y'inkorora

Icumba abanyeshuri bakoreramwo imyimenyerezo, harimwo intebe n'imeza ndende iriko hejuru impuzu Abanyeshuri bambara iyo bariko barakora, hejuru hateretse ko n'ibikarato imbere hari imeza iri ko agacupa ,Amadirisha arugaye ku ruhome hariko urupapuro rumanitse.

Ku marembo y' ishure hari umuryango w' icuma bategesha ibuye rinini kugira utongera kwiyugara NTIBAZONKIZA ni umwigisha yaje atonze afise ikinga yaryinjiranye ari musi y' igiti ariko araraba ahantu arishira kugira ritikubita hasi.

Kw'ishure habaye inama y'abavyeyi bayikoreye mu isomero, bariko baravuga ibibazo vy'abanyeshure. Bamwe baricaye abandi barahagaze, hari n'uwundi ari imbere y'ikibaho afise ingwa ariko arandika ibibazo abanyeshure bagira.

Icuma co mw'ipine ry'imodoka, ni co bakoresha nk'ikengeri, bagihondako n'ikindi cuma hama kikacagisamirana, umunyeshuri ahari hose akaca avyumva kugira amenye yuko isaha yo kwinjira canke yo gusohoka igeze.

Ishure rishasha risa neza rifise amarangi mashasha hose amatara aracahari ,imiryango isa n'ubururu n'inkingi z'ivyuma nazo bateye irangi ry'ubururu imbere hateye amashugwe make ,hari n'igitegwa c'itoke.

Amasomero yubatse ku murongo umwe akurikirana afise amadirisha manini ariko n' ibiyo afise n' imiryango isa n' ubururu umuryango wambere n' umuryango wa kabiri irugaye imiryango ikurikira iruguruye imbere hateye ibiti.

Ishure rinini kandi rifise ibihome bire bire rikongera rikagira n' amadirisha menshi afise ibara ryera hejuru ku mabati hariko umureko w' amazi inyuma y' ishure hateye ivyatsi vyinshi harimwo n' amabuye hejuru hari ikirere gisa ubururu.

Abanyeshure batatu b'abakobwa bari kumwe n'uwundi umunyeshure w'umuhungu bariko baravugana iruhande yabo hagaze umuntu yambaye inkuzu zo kwinonora imitsi hasi yabo hari uwundi umunyeshure arangamije hejuru, ariko avugana na bo hakurya iyo'uruhome rw'ishure hariho igiti.

Barutwanayo yacerewe kwishuri ariko aratambuka ageze hagati mu kibuga Karire nawe ahagaze hanze yisomero impande yamashurwe ahantu hateye ivyatsi mwigisha yamwankiye kwinjira kubera nawe nyene yacerewe aca ararindira .

ishure rigeretse ariko rifise ikibuga gitoyi co gukiniramwo, abanyeshure ntibahakwira hari amabuye kandi k' impande hari abanyeshure babiri bahahagaze hari n'amarangi yatanguye gusaza kubera amwe asigaye asa ikigina n'imiryango nayo isigaye yarahindutse ibara.

Kezamutima ishure ryabo ni rinini kandi riragutse rifise ku kibuga ivyatsi bihateye, hagati mu kibuga hari imodoka ihagaze abanyeshuri bariko baratambuka binjira mu masomero, hari n'ibiti bihateye, abigisha bamaze kugera mu masomero.

Ishure rirashaje urupangu rusigaye rwirabura hejuru ku ruhande ahantu hari irangi yera risigaye risa ikigina ku ruhande naho hari amatafari yabomotse n'umushinge waryo warabomotse, imbere hari ishurwe riteye.

Majambere yubatse ishure hamwe n'urupangu arusiga amabara yera, ateramwo n'ibiti, ariko hanze mu nzira harimwo amabuye kandi n'umushinge watanguye gusaza atarashirako n'umuryango, inyuma y'ishure barikuhubaka inzu y'umuturigwa itarahera ifise inkingi nyinshi.

Umwigisha arikumwe n'abanyeshure biwe mw'ishure, inyuma yiwe hari ikibaho atakintu nakimwe canditseko, kandi abanyeshure bose baricaye kuntebe bariko barakurikira ivyo umwigisha wabo ariko arabigisha kandi buri munyeshure yambaye asobetse.

Kamikazi n'umwigisha afise imishatsi myishi ari imbere y'abanyeshure yigisha, impande yiwe hari intebe n' imeza inyuma yiwe hari ikibaho canditseko amajambo , yambaye ikanzu ndende ifise amabara yera n'ayirabura.

Inzu y'umugerekwa irimwo abantu hejuru no hasi ikaba ifise inkingi nyinshi ifise n'umuringoti umanura amazi uyakura ku mabati, imbere y'inzu hari amashurwe iruhande hasize amabara y'icatsi, iryera n'iritukura.

Abantu bahagaze imbere y'umusenyi urunze, inyuma yaho hari ibiti birebire, impande yabo hari ivyatsi, mu kirere naho hari ibicu vyera ahandi hasa n'ubururu kandi umwe muri abo bantu ahagaze yifashe neza.

Ikibuga c'amashure kitagira ivyatsi, iruhande yaco hari inzu y'amatafari ahiye iri musi y'amashami y'igiti, imbere y'amashure hateye amashurwe, ku mpande hari ivyatsi, kw'ishure hari intsinga z'umuyagankuba, n'inyuma y'ishure hari ibiti bishinze bifise intsinga z'umuyagankuba.

Amashurwe amaze gushurika ari iruhande y'inzira, imbere yayo hari ibiti bizungurutswe n'amabuye, hari n'amashure ari inyuma y'ibiti n'utuzu dusakajwe n'ivyatsi vyumye, naho imbere y'ishure hateye ivyatsi.

Abanyeshure bicaye bari mu mahiganwa yo kwishura ibibazo babajijwe, umunyeshure arusha abandi kwishura neza ibibazo niwe aronka agashimwe keza cane, imbere y'abantu baje kwunviriza hari umwana ahagaze.

Ndayizeye afise imodoka yirabura; yayizanye kw’ishure, ayihagarika hagati mu kibuga, ku zuba. Mu gihe abandi imodoka zabo bazishize musi y’igiti, mu gitutu, kugira ngo ntizononekare. Hari n’iyindi modoka iri impande y’ishure, kandi nayo nyene iri mu gitutu.

Imodoka nyinshi z'ubwoko bwinshi, zihagaze mu kibuga co kw'ishure hakurya niho ishure ryubatse rikaba ryegeranye n'ibiti binini, hino naho munsi y'imodoka ifise imparati ndundi hari umwanda urimwo nagacupa kaheze, hejuru mu kirere Ibicu birirabura.

Imodoka nini zibiri zihagaze impande yuruhome, hakaba hari n'ibiti birere n'abantu, umwe ahagaze uwundi ari gutambuka impande y'inzira hari ivyatsi hakurya cane hari imodoka itukura ihagaze, hejuru hari intsinga z'umuyaga nkuba.

Karikurubu ishure ryabo rikikujwe n'ibiti n'imbere, naho nyene hateyemwo ibiti, hanze hari ivyatsi n'imodoka, hari n'umuntu ari gutambuka, inyuma yiwe hari ikidengeri c'amazi, kubera hari ibinogo, kandi bituma imodoka zononekara.

Kw'ishure ryaba Keza rifise ikibuga kinini hari umuntu ari kwegera aho ibendera rishinze, inyuma yiwe hari abandi bantu bari hafi y'amashure, ku ruhande rwo hino hari ivyatsi hamwe no kuruhande rwo hakurya hakaba hari n'ibiti vyiza biteye igomwe.

Ishure rifise ikibuga kinini Kandi cagutse hagati hari ibendera abanyeshure bariko baraza , hari ivyatsi n'amashurwe n'utubuye duto turi mu kibuga, hanze y' ishure hari inzu ndende itarahera ariko ifise inkingi nyinshi hari n'ibiti birebire bisumba amashure.

Ku marembo y'ishure ku ruhome impande y'umuryango hamanutse urupapuro hasi hariamabuye imbere y'ishure hari igiti kinini hanze nt'abanyeshure bahari ntibarasohoka ishure rifiseho bugami zuba canke imvura imbere y'igiti impande y'urupangu hari ivyatsi bike.

Ishure rya mutabazi rifise idirisha rinini kandi rire rire ibiyo vyaryo vyaramenetse mwi shure haragaragara kubera ko abanyeshure bagiye gukina hasigaye intebe gusa zitondetse ku murongo n' itara ryo mwi shure barisize ryakije ririko riraka n' umuryango wuguruye.

Ntwari ahagararanye n‘ abagenzi biwe bo kw‘ ishure bariko baraganira imbere yuko bavuza inkengeri yo kwinjira mw‘ ishure, bahagaze musi y‘ ishure bagiye gukora ikibazo ca Leta , ariko Ntwari arikumwe n‘ abandi imbere y‘ ivyatsi.

Kw'ishure abanyeshuri bari mu masomero hakurya y'ishure hateye ibiti birebire, kandi binini ino hagati y'ishure hateyemwo amashurwe ivyatsi hagati y'amashurwe n'ivyatsi harimwo akayira hagati mu vyatsi harimo intebe.

Ishure rifise inkingi z'ivyuma bisize amabara atandukanye, imbere har'umufurege w'amazi, harin'ibiti binini kandi birebire biteye kumurongo ,hamwe n'akazu gasakajwe n'ivyatsi ,abanyeshure n'abigisha bugamamwo izuba.

Singira nkabo yiga ivyirwa vyo gukora ivyuma vyapfuye bitariko birakora vyo mu ruganda yambaye impuzu z'abapfundi ahagaze mu ruganda imbere y'imashini, ariko arayikora kugira ibandanye ikora akazi kayo.

Abanyeshure biga ivyigwa vyo guteka bari mugikoni bose barahagaze bambaye n’impuzu z’abatetsi, bamwe bafise udukingira munwa hari n’ibikoresho biteretse imbere yabo kandi bamwe bafise imbugita muntoke, bamwe bariko barakata ibitunguru abandi bariguhwata ibirayi.

Mugisha ari mu cumba bakoreramwo imyimenyerezo ahagaze ku ruhande rwiwe rwa wenyene abandi bantu bahagaze ku ruhande rwabo, afise icuma mu biganza vyiwe ariko arakora ikindi cuma gifise ibara ritukura musi naho hari ibitambara.

Kirezi na Mpundu biga ivyigwa vy'uburimyi. Bahagaze mu murima bambaye n'impuzu z'akazi. Mpundu yambaye ibikingira amaboko, afise n'icuma mu ntoke ririmwo ivu. Kirezi nawe afise agacupa bagiye gushiramwo ivu.

Niyonzima ari mucumba bigiramwo hamwe nabandi banyeshure inyuma yabo impande y'uruhome hari akabati babikamwo ibikoresho baricaye kuntebe imbere yabo hari amamashini bakoresha mugushona umwe afise igitambara nuwundi afise igitambara bariko bariga gushona.

Umwigisha ahagararanye n'umunyeshure bari imbere yabandi banyeshure biga bakoresheje akarorero bafise imeza iriko uducupa n'ibikoresho vyo kw'ishure bariko bariga bereka abandi ukuntu babishira mungiro ivyo bariko bariga.

Sengiyumva yambaye agakingiramunwa atunganya akongera agakora amasanamu bakoresha mw'ireresi mukiganza ciwe afise imashini ifata amareresi hari n'imashini nyabwonko iri iruhande yiwe, kumeza hari n'ibindi bikoresho vyinshi bakoresha mu gutunganya amasanamu y'ireresi.

Umugwi w'abanyeshure batanu bari mu cumba, bariko bariga ibijanye n'umuyagankuba, umwe afise ikaramu mu ntoke ariko arabasigurira ingene ivyigwa bimeze. Imbere yabo hari imeza iteretseko n'amatara adasa amabara, amwe asa n'ibara ritukura, umuhondo n'irindi ry'icatsi.

Abanyeshure bo muri kaminuza bose baricaye kandi bacereje bariko bararaba imbere aho umwigisha ahagaze umuryango w' isomero urugaye n' amadirisha arugaye n' amatara yo hejuru ntariko araka kandi abanyeshure bariko bariga.

Mu cumba c'ivyigwa vy'ubushakashatsi hari abanyeshure batanu bicaye ku murongo imbere yabo bafise imashini bashize ko amaboko bongera bazishira no mu maso inyuma yabo hari ahantu hateretse imashini nyabwonko hasi n'ahantu hateretse akabido kari kumwe n'intsinga hejuru itara ririkoriraka amadirisha arugaye.

Uburongozi bwi ntara bwubatse ishure rishasha namasomero agiye afise imiryango yera namadirisha yera kandi munsi yamadirisha hari ibicapo imbere bahateye ivyatsi mukibuga naho bahashinze amabendera munsi yishure hari ibiti

Nzitonda yahisemwo ivyo kwiga ivyo gukingira no kuvura ibitungwa uyu munsi yakoze urugendo shure arikumwe n'abagisha n'abandi banyeshure afise inka ariko arayikorako yumva yuko hari ikibazo yoba ifise canke irwaye kugirango ayivure.

Ni ho mwungere ni umuhinga mu gukoresha imashini zikora amajwi zikanatunganya yicaye ku ntebe imbere yiwe har akuma agafata majwi amaboko yiwe ari ku mashini impande yiwe ku meza hateretse n'imashini nyabwonko, ariko arategura gukora.

Abigisha bo kw'ishure bakoze inama bicaye imbere mw'isomero imbere yabo umuyobozi w'ishure arahagaze afise n'impapuro imbere yiwe, ni we ariko aravuga inyuma yiwe hicaye umuntu afise imashini nyabwonko n'inyumakurubaho hamanitse ibipapuro.

Icumba kirimwo ibikoresho vyinshi cane vy'ubuhinga bwa none bakoresha mu gufata amasanamu no mu gufata amajwi imbere hakabariho umuntu, ariko arafatwa amasanamu uknireresi abandi bantu barimwo bakaabambaye udukingira munwa akaba ari amasanamu fashisha abanyeshure iyo bariko bariga.

Umunyeshure akoresha imashini nyabwonko imbere yiwe kumeza hateretse igikoresho bakoresha bafyonda ko iyo bariko badakoresha imashini nyabwonko, hama ivyo wafyonzeko bikaca vyigaragaza imbere mumashini nyabwonko.

Iruhande y'ishure hari inzu nini kandi ndende ifise n'ivyumba vyinshi igeretse incuro zibiri. Abantu baje gutembera kw'ishure ariyo benshi bakunda gufatamwo ivyumba hama bakaruhukira, bakanaryama, bakaza kw'ishure.

Abanyeshure biga ivyirwa vyo gukora imodoka bicaye kumurongo ari benshi, imbere yabo hari Imeza n'ibipapuro biteretseko umwe afise ikaramu muntoke ahandi Naho hateretse ivyuma vy'imodoka basambuye bagiye kwigirako.

Kankurize yiga uburezi yaje kw'ishure gukora imyimenyerezo yicaye hanze ku ntebe ari kumwe na bagenzi biwe imbere yabo hari imeza iriko ibitabo barindiriye isaha igere bace binjira mu masomero kwigisha abanyeshuri.

Muri kaminuza abanyeshure bicaye kuntebe nziza kandi baje aribeshi cane. NTAKARUTIMANA yicaye imbere, mukibanza ciwe har'iterefone. NDIHOKUBWAYO nawe ar'inyuma yiwe afise ukuboko k'umutwe ariko ariyagaza.

Kazoviyo n’umuhinga mu gupima aho bazokubaka amabarabara uyumusi arikumwe n’indongozi zo ku rwego rw’intara, inyuma hari abanyeshure bazananye n’umwigisha wabo baje kuraba ingene kazoviyo abikora nabo bazoze barabikora.

Mugikoni aho abanyeshure bigira guteka ,hahagaze abanyeshure batatu bariko bararura imfungurwa bazishira kumasahani kubera bahejeje kuziteka ,iruhande inyuma yabo hariyo ahantu batereka ibikoresho, idirisha riruguruye hanze y'idirisha hariho ikigega.

Abanyeshuri bari mu cumba basambuye imodoka bayikuramwo icuma bariko baragikora hanze umwe yashizeko ukuboko munsi uwundi nawe ariko aragikora kurundi ruhande n'uwundi ariko aragikora imbere hejuru inyuma yabo hari imodoka.

Muri kaminuza abanyeshure bakoresha amasanamu mu kwiga umwigisha ahagarara imbere yabo ariko arasigura, Abanyeshure bamwe bafise imashini nyabwonko ziteretse ku meza imbere yabo abandi bariko barakurikira imbere ku masanamu bose baracereje hariko havuga umwigisha gusa.

Mu cumba harimwo abanyeshure benshi bamwe bicaye abandi barahagaze harimwo n'imashini nyabwonko ziteretse imbere ya buri munyeshure bariko barakora ikibazo kandi umwe wese ari wenyene ariko arikorana.

Icumba kirimwo abanyeshure biga ivyo guteka hakurya harimwo umunyeshure aratambuka kurundi ruhande hari abandi bahagaze bariko baroza ibikoresho kuruhande rwohino bamwe bariko barateka hariho amasafuriya nibindi bikoresho hariho namafi bariko barotsa abanyeshure.

Abanyeshure bicaye mw'isomero bariko bararaba imbere aho abigisha babo bicaye inyuma y'abigisha hari igitambara kimanitse ku ruhome kiriho amasanamu, ariko ararungikwa na projekiteri amadirisha aruguruye n'ibitambara vyo ku madirisha na vyo nyene bavyegeje ku ruhande.

Kw'ishure ry'imyuga ryigisha gukora ibirato, abanyeshure bari mw'isomero bicaye kandi bambaye n'impuzu zo gukorana akazi, abigisha nibo bonyene bahagaze kandi buri munyeshure wese afise ibirato yakoze imbere yiwe, hari n'icuma gikarishe bakoresha mu kuringaniza ibirato.

Abanyeshure biga ivyigwa vyumwuga ,barimwishure bariko barakora umwe arunamye afise ikaramu muntoki ariko arandika kumpapuro uwundi ari inyuma yiwe ariko arakora kucuma gisa nubururu hariho nibindi vyuma bisa nubururu biteretse kumeza zabo uwundi arahagaze afise urupapuro hariho nibindi bipapuro bimanitse kuruhome namatara Ariko araka.

Isomero hari umunyeshure ahagaze ariko aratambuka abandi baricaye bafise amakaye ateretse kumeza zabo yuguruye bariko baraganira kuvyerekeye ivyirwa hejuru hari porojegiteri itariko itaka ni mashini izana umuyaga.

Abanyeshuri n'umwigisha bari mu cumba kirimwo ama mashini u muryango w'icumba uruguruye bizimana afise imashini imwe, ariko arayikora yambaye ibikingira amaboko n'ibikingira amaso imbere yiwe harundi umunyeshure afise iyndi imashini abandi bana bari ku ruhande hejuru hari amatara ari ko araka inyuma hari umwigisha, ariko arasigurira abanyeshure bari ku ruhande.

Icumba c'ivuriro kirimwo abantu bane bambaye ntudukingira munwa hari n'akabati babikamwo ibikoresho harimwo udukarato tw'imiti inyuma ku ruhome hamanitse igipapuro gicavyeko igihimba c'umuntu umwe afise urushinge uwundi afise agacupa.

Ni ibigira yiga ivyirwa bijanye ni'ugutunganya ivyuma bikora amazi iruhande yiwe hari ivyuma n'imbere yiwe hari ibindi vyuma afise mu ntoke, ariko arakora iruhande hagaze abandi bantu bariko baragenda mu ruganda.

Kanyana yize ivyigwa vy'uburimyi bakoresheje ubuhinga bwa none. Mu ntoke afise akamashini kerekana ibipimo ingene ibitegwa biba bimeze, canke ubushuhe bikeneye canke amazi biba bishaka kugira ngo bigire ubuzima bwiza.

Icumba kirimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye hari imeza iteretseko imashini nyabwonko hamwe n'intsinga ziri hasi hakongera hakaba hari n'imashini ikoresha ubuhinga bwa none ifata amasanamu bifashisha mu gukoresha ireresi.

Nigena yaciye bugufi yambaye ibikingira amaso n'ibikingira amaboko, ariko arakora imiringoti itwara amazi imbere yiwe hari intsinga z'umuyagankuba n'inyuma yiwe na ho nyene harindi miringoti atarakora.

Icumba kirimwo abantu bagaze n'uwundi muntu ahagaze, ariko aratambuka n'abandi bicaye ku ruhome hamanitse imbonesha kure, ariko itakije hejuru amatara arikaraka ku rundi ruhande hari amasanamu arimwo n'ikarata y'uburundi.

Bimenyimana ari mu ruganda ari kumwe n'abandi banyeshure hamwe n'abigisha bose barahagaze ku ruganda rukora intsinga bose kandi umwe wese ari imbere y'imashini yiwe ariko arayikoresha. Umwigisha agenda aca kuri umwumwe amuha amanota.

Icumba kirimwo abanyeshure biga ivy'ububaji, abanyeshure bamwe bahagaze mu mugwi, hari n'imeza ziteretseko ibikoresho abanyeshure bakoresha, uruhande rumwe ruteretseko akabati abanyeshure babikamwo ibikoresho, hari n'urundi ruhande ruriko intebe, idirisha riruguruye.

Bukuru na butoyi nabanyeshure biga muri kaminuza yigihugu bafise ibitabo muntoke bahagaze mumuhora muremure wishure usakaye inyuma hari ikibuga kirimwo amabuye nivyatsi inyuma naho handi hari uruhome ruriko impapuro impande hari inkingi zivyuma zifise ibara ryera niryubururu

Muvyogwa vyo gufatanya ivyuma wambara impuzu yabugenewe kumaboko ukambara ibikingira intoke, k'umutwe ukambara igikingira umutwe n'amaso. Kandi iyo ariko arafatanya ivyuma yirinda kubera amasase meshi aba ariko arataragurika kugira ntamuje mumaso.

Umwigisha umunyeshure bari mucumba co kwigiramwo gufatanya ivyuma, umunyeshure yambaye ibikoresho vyakazi muntoke ibikingira amaboko, mumaso ibimukingira ibikingira umubiri. Umwigisha amuhagarikiye kuruhande araba ingene babikora.

Abantu batatu bicaye imbere yabo ku meza hateretse ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none hariho n'isamirizi hamwe n'agakoresho bashirako itararikaka hamwe na, kandi gakoresho gakoresha imishwarara y'izuba inyuma hahagaze abantu.

Kigeme numwana wumukobwa yahisemwo kuja kwiga ishure ryumwuga akaba yarahisemwo igisata kijanye nububaji ari mwishure arikumwe nabandi banyeshure bafise ibikoresho biga ingene ivyigwa vyububaji babikora

Isomero ririmwo abanyeshure bicaye bakaba hariho nimeza iriko imashini nyambwonko yugaye numunyeshure ari imbere yamasanamu ariko arasigura ivyo yize hakaba hahagaze numwigisha kuruhande ariko araraba ivyo umunyeshure asigura

Abanyeshure bo muri kaminuza bose babigisha gukoresha imashini nyabwonko kubera ariyo bifashisha mu kurondera amakuru no mu kwandika igitibo bazoshikiriza inyuma y' ivyigwa bakoze kugira ngo abigisha babakosore.

Abaganga bane, umukobwa n' abahungu batatu bambay' itaburiya yera, bafise mw' izos' akuma bakoresha mu gupim' abagway' imbere yabo har' imez' irik' ibikoresho vyinshi bitandukanye, umukobw' arunamy' arigutegura nez' ibikoresho, imbere yabo har' abantu bariko bararab' ivyo bagiye kubakorera, inyuma yabo har' ibipapuro bicafyek' ibintu bitandukanye bijanye nivy' amagara y' abantu.

Ndihokubwayo yambaye impuzu abafundi bakorana akazi , yiga muri kaminuza ibijanye no gukora ivyuma akongera agakora amamashini yapfuye mugihe c'ibiruhuko, Ndihokubwayo aba yagiye kurondera akazi kamafranga.

Ishure inyuma yaryo rifise ibiti vyinshi vyimikaratusi , imbere yaho hari ibendera hakongera hari n'amashurwe menshi hari n'ivyatsi vyinshi bihateye nigiti gifise amashami ashaje nindobo iteretse kuvyuma irimwo amazi yo gukaraba.

Icumba kirimwo abanyeshure bambaye udukingira munwa bari kumwe n'umwigisha ahagararanye n'umuntu ajejwe umutekano bafise intebe munoke bariko barazikora hariho n'imeza ku ruhome hariho n'ikibaho inyuma hari imashini ikata imbaho.

Muri kaminuza bariga ubuhinga buvanze n'ubugenegene umwigisha n'umunyeshuri bahagaze imbere y'amasanamu bigirako bafise agacupa mu ntoki bakongera bakaba bafashe no kumuringoti umanura amazi aho uyamanura hari imeza aho ibikoresho babishize.

NGOMIRAKIZA ari muruganda inyuma yiwe hahagaze abanyeshuri babiri iruhande hari Imashini yambaye ibikingiramaboko n'ibikingira mu maso, afise iVyuma yayongesheje arashaka kubiha ishusho ashaka niforoma ashaka.

Niyoniyizigiye ari mu cumba bakoreramo imyimenyerezo yambaye impuzu z'abafundi .Afise mu kuboko icuma ariko arazungurutsa ukundi kuboko gutsindagiye icuma giteretse ku kindi cyuma inyuma y'iwe hari intebe ndende n'idirisha riruguruye.

Umwigisha arikumwe n'abanyeshure mucumba ariko arabasigurira ivyigwa. Abanyeshure bamwe bahagaze inyuma y'umwigisha uwundi arunamye ariko arakora ivyo umwigisha ariko aravuga afise icuma muntoke ziwe n'ikindi cuma gihagaze imbere yiwe.

Mbereyimana yiga muri kaminuza ivyigwa bijanye no guteka bari mu gikoni c'ishure bariko bariga ivyo guteka bambaye n'impuzu z'abatetsi, hari ibikoresho amasafuriya n'imbabura zifise amashiga agezweho bakoresha mu kwiga.

Nzigamasabo ari kuminuza ivyigwa bijanye n'umuyagankuba. Ari kumwe n'abandi banyeshure bigana, bariko barakora imyimenyerezo mu cumba. Bagiye guhita bashikanira umwigisha ivyo bakoze ngo abakosore.

Abanyeshure bari mu kibuga bariko barakina umupira w'amaboko bamwe bambaye impuzu zitukura abandi bambaye impuzu zera kugira ngo bigabure bamenyane, hanze y'ikibuga hateye ivyatsi, kandi nta ndorerezi zihari zaje kubashigikira.

Abanyeshure benshi bicaye mu cumba biga umwuga wo gushona. Umwigisha niwe wenyene ahagaze inyuma yabo kandi abanyeshure bose babahaye imashini n'igitambara co kwigirako gushona. Umunyeshure umwe, imbere yiwe hateretse iterefone.

Muri kaminuza abanyeshure bicara ku ntebe nziza mw'isomero hari n'umwigisha ahagaze imbere yabo, ariko arasigura hari n'imashini yabwonko iteretse kumeza inyuma y'umwigisha hari amasanamu bariko barigirako.

Musabimana yiga ivyigwa vyo gukora imashini zikoresha ubuhinga bwanone yicaye mw'isomero ari kumwe n'abandi banyeshure bariko bararaba imbere aho umwigisha ahagaze, imbere yabo hateretse imashini nyabwonko kumeza hamwe n'imashini zera zifise intsinga nyinshi, ku ruhome hateretse amakarato menshi inyuma hari akabaki babikamwo ibikoresho.

Isomero ririmwo abanyeshure bicaye ku ntebe, imbere yabo hahagaze abanyeshure babiri, inyuma hari igitambara kimanitse k'uruhome, kiriko amasanamu ariko ararungikwa na porojegiteri. Umwe afise urupapuro muntoke, uwundi ariko arasigura ibiri ku masanamu. Impande yiwe hateretse imashini nyabwonko.

Gira incuti ari mu cumba bigiramwo yicaye imbere ukuboko kwiwe yagushize ku mutwe icumba imiryango iruguruye amadirisha na yo arugaye, ariko n'abitambara bimanuka hejuru hari icuma kirimwo projekiteri imbere umwigisha arahagaze abereka amasa namu bariko barigirako.

Icumba kirimwo abanyeshure bahagaze hakongera hakabamwo n' imeza, intebe n' akabati kari ku ruhande babikamwo ibikoresho hari n' ibindi bikoresho biri ku meza bikoze mu cuma bakoresha mu vyigwa vy' ububaji.

Abanyeshure biga ivyigwa vy'ububaji baricaye bambaye n'ibikingira mu maso mu ntoke bafise ibikoresho hariho n'ibindi biri imbere yabo impande hari i imashini isa n'ubururu inyuma hariakabati baterekako ibikoresho.

Abanyeshure biga ivyirwa vyo gukora imodoka baba bazi imfunguruzo bakoresha zugukora imodoka ziba zikoze mu vyuma, zimwe zugurura amapine zikongera zikayugara n'izindi zikora ku muryango w'imodoka zikongera zikanawugara.

Umuntu yazindutse, aca ahagarara impande y'umuryango w'isomero, ariko araba hariya harkurya, aho naho hagaraye abandi banyeshure bariko barayaga. Imbere yiwe hateye igiti ku nkingi, inyuma yiwe naho amadirisha arugaye n'umuryango.

Matayo na ndereya n'abanyeshure biga ivyo ububaji bari mu ruganda bambaye ibikingira matwi n'impuzu z'akazi. Imbere yabo bafise urubaho bariko bararupima n'impande yabo, bafise icuma bakoresha mu gupimpa.

Kw'ishure ryigisha ivyigwa vy'umwuga hari abanyeshure bari mu cumba abanyeshure bigiramwo bafise icuma kiri hasi bariko baracako imirongo bicaye mu mugwi abandi barimpande y'ikibaho canditse ko umunyeshure yambaye impuzu z'ubururu hamwe n'uwundihagaze na bo bariko barakora.

Umunyeshuri yiga ivyigwa vyo gufatanya ivyuma yambaye ibikingirantoke, afise n'ibikingira mu maso; afise n'icuma bakoresha mu kiganza ciwe. Imbere yiwe hari icuma gisa n'icatsi, inyuma hariho n'ibindi bikoresho bakoresha hamwe n'intsinga.

NIYONGERE yiga muri kaminuza mu gisata c'ivvigwa vyubuvuzi bwamagara yabantu yambaye impuzu zabaganga nagakingira munwa no mwizosi yiwe yari igikoresho c'abaganga ariko ariga gufata urushinge akarushiramwo akoresheje ibipimo.

Butoyi n'inzobere cane mubikoresho bikoresha ubuhinga bwanone. Ahagaze mw'isomero inyuma yiwe har'intsinga zimwe zitukura izindi zirabura, hari n'igikoresho bakoresha mugufata amasanamu arico yifashisha mukwigisha abanyeshure.

Shimira imana yiga ivyirwa vy'ubuhinga ngurukana bumenyi, mwigisha yari yabahaye ikibazo, none amufashe ariko aranobera. Mwigisha aciye amwaka ivyo yari afise vyose, kandi inyuma yabo hari imeza iteretseko n'iyindi mashini nyabwonko.

Abanyeshuri bariko bariga gukora imodoka bayuguruye n'ububiko bw'inyuma. Imodoka ifise irangi ritukura n'iryirabura. Abanyeshuri bamwe bayihagaze munsi abandi bayihagaze ku ruhande, hari n'abasutamye. Uwundi afise icuma mu ntoki agiye kuyikora.

Basabose ahagararanye n'umwigisha mw'ishuri, imbere yabo hari imeza iriko ibikoresho vyokwigirako, hateretse n'agacupa kandi mubiganza bafise agacupa karimw'amazi, n'umuringoti umanukana amazi, inyuma hari urutsinga n'imashini nyabwonko.

Ntakarutimana yiga ivyigwa vyo gukoresha imashini nyabwonko bicaye kandi bari kwiga bashishikaye abandi barahagaze uwutavyumva ariko arabaza, Ntakarutimana imbere yiwe yahaterese iterefone Nindereye yatangaye, kubera ukuntu Ntakarutimana akoresha imashini nyabwonko.

Kamariza n'umunyeshure wo muri kaminuza, bariko barigira ku masanamu, umwigisha ahagaze imbere y'abanyeshure, Kamariza nawe arahagaze ariko arabaza ikibazo kuvyerekeye n'ivyigwa bariko bariga abandi banyeshure baricaye.

Abantu bambaye impuzu z'ubururu ,bariko bariga ingene ivyuma babigorora bakoresheje ikindi cuma ,kandi babikora bukebuke bigengesera n'ubwitonzi bwinshi kugira ngo batabikora nabi canke icuma bahave bagikata nabi.

Nibizi ahagaze ku rubaho ariko arubaka uruhome rw‘ amatafari ahiye, kurundi ruhande hari abandi bariko barubaka, inyuma yaho hari umuntu ariko arabereka ingene babigenza kandi bose bambaye nk‘ abubatsi.

Kanyange yiga muri kaminuza yicaye inyuma wenyene, yambaye impuzu itukura abandi bicaye imbere yiwe bariko barandika amadirisha yishure aruguruye afise nibitambara vy'ubururu hanze y'ishure hariho ibiti birebire kandi nta mwigisha ahari.

Nizeye imana yazindukiye kw'ishure aricaye ukuboko kwiwe yakwiseguja inyuma ku mutwe yitegereza imbere yiwe hahagaze umwigisha, ariko arasigura ivyirwa bakoresheje amasa namu imbere yanizeye imana hicaye abandi banyeshure na bo bariko barakurikira ivyirwa, kandi hejuru yabo hariho itara ririko riraka.

Kwizera hamwe na Nyandwi bari mu kazi k’ubwubatsi bambaye impuzu z’abafundi , bambaye n’ubukingiramunwa bakaba bari gufatanya ivyuma bakoresheje intsinga mu ntoke zabo bafise ibikoresho vyavyo babikoresha.

Bigirimana ari kumwe n'abanyeshuri biga hamwe bambaye nk'abubatsi mu gihe bari kwiga kubaka bafise n'ibikoresho iruhande hahagaze umwigisha afise n'impapuro mu kiganza ari kwitegereza ingene abanyeshure biwe bubaka kurundi ruhande hari amatafari bakoresha.

Hakizimana n'umwigisha wo muri kaminuza atonze kukazi, afise ibikoresho muntoke. Abanyeshure bamwe barahagaze, abandi bariko baraganira, abandi bariko baratambuka, ariko Hakizimana wewe ariko aranyaruka.

Abantu bicaye mw'ishure bariko barigira ku masanamu. Imbere yabo hari umwigisha afise imashini nyabwonko. Mw'ishure hari intebe n'imeza hamwe n'intsinga zo ku mashini nyabwonko kandi abantu bicaye bacecetse.

Mutore ari mw'ishure yigisha gushona ari kumwe hamwe n'abandi banyeshure umwe Wewe afise imashini yiwe yigirako, Mutore imbere yiwe yahashize iterefone akaba afise n'igitambara ariko arigirako

Abanyeshure biga mu gisata civyigwa vyumuyagankuba bariko barakora imyimenyerezo bafise nibikoresho vyakazi bariko barahuza intsinga bakongera bagapima yuko umuyagankuba urimwo kandi babikora nubwitonzi kugirango ntihave hagira ikintu bonona imbere yuko baheza.

Kana n'umuhinga mu gukora ibikoresho bikoresha ubuhinga bwanone, arikumwe n'abagenzi biwe bicaye bari gukora bimwe mu bikoresho bitakiri ku murongo kugira ngo bisubire mu buryo hanyuma vyongere gukoreshwa nkuko bisanzwe.

Umwana yambaye impuzu z'abatetsi ahejeje gutunganya infungurwa iruhande yiwe hari amasahani arimwo infungurwa no mu ntoki ziwe afise isahani ateruye agiye gushira umuntu inyuma yiwe hari uyundi mutetsi.

Ndikumana ni umunyeshuri yiga ivyirwa vy'umwuga bijanye no gukora ibirato ari kumwe n'abandi banyeshure umwe wese yicaye ku ntebe yiwiwe bambaye n'udukingira munwa bafise n'ibirato mu ntoke zabo inyuma yabo hari n'indobo zirimwo amazi bakaraba mu gihe bahejeje.

Ndikumana hamwe na Kwizera bari mumurwi w'abanyeshure bari kwigisha ivyirwa vy'ubwubatsi ,ata mwigisha barikumwe ,bamwe barafukamye, uwundi arunamye , abandi barahagaze, bari gukoresha igikoresho cerekanako ahantu hagororotse.

Kaneza yicaye mw'ishure ririmwo abanyeshure benshi. Yambaye agatambara gasa n'umuhondo ku mutwe, hejuru hari ivyuma bifashe ku mabati, hariho n'intebe zigaragara ata muntu n'umwe azicayeko. Iruhande yabo hari igitambara kinini kandi kirekire, gifise amabara avanze, iryera, iritukura hamwe n'umuhondo.

Ndihokubwayo yatoye ikibazo co guhuza intsinga itara rikaka muvyirwa vy'umuyagankuba, mwigisha ari imbere yiwe iruhande harabandi banyeshure, ariko arasigura ingene yabikoze akabitora, abandi banumye bari kumwumviriza.

Simbananiye ariko arandika kurupapuro ibipimo bafise ibikoresho vyangombwa bijanye n'ivyirwa biga vyinshi murivyo n'ivyuma kandi ari mumashure y'imyuga bamabaye impuzu z'akazi, kuruhome hari amatara n'ibicapo hamwe n'imeza zo gukorerako.